Aluba omongikazi bezabamba isigulane okucatshangelwa ukuthi singaba silomkhuhlane omemetheka kakhulu, ikakhulu omemetheka ngomoya kumbe ngokuthintana, kuqakathekile ukuthi bathole izigqoko ezifaneleyo ezizabavikela ukuze bengatholi umkhuhlane lowu ezigulaneni, bavale zonke izindawo zomzimba lapho umkhuhlane ongangena khona, kungaba ngumlomo kumbe yizandla, bavale.

Ijekiseni ngesinye sezikhali ezisetshenziswayo ukufaka umuthi emzimbeni wesigulane. Ijekiseni iyahlatshwa endaweni ezithize emzimbeni. Zikhona indawo eziyingozi ezingavunyelwayo ukuhlatshwa ijekiseni kodwa ezimqoka ezihlatshwayo ezinjengezihlalo, ihlombe kumbe umthambo osesandleni somuntu

Ukutshengisa uthando kuyinto enhle ikakhulu kulabo abagulayo. Aluba umuntu ephathekile, kuqakathekile ukuthi abomdeni bamnikeze uthando lonke aludingayo. Lanxa udokotela emhlola, kwesinye usikhathi kuyabe kuqakathekile ukuthi babeseduzane. Bamtshengise ukuthi akakho yedwa. Kuyayenza ukuthi angabuzwa ubuhlungu njalo angaziboni elahliwe.

Sifunde okunengi ngeminyaka yeCovid 19.Leyi eqalele eChina, ngomnyaka ka2019. Sifunde ukuthi imikhuhlane iyamemetheka ngomoya. Ngokunjalo abantu kumele beqhelelane. Bangahlali bathintane, njalo bavale imilomo zikhathi zonke. Kuthi nxa umuntu efikelwe yikukhwehlela, akhwehlele ekhwapheni lakhe, njalo uhlalahlale uthole amanzi okunatha. Lokhu kwenza ukuthi amathuba okuthi uthole umkhuhlane abemalutshwana.

Abantu abanengi bayesaba ukuhlola ngodokotela. Uyafikca umuntu omdala esesaba nje ukulala embhedeni kodwa odokotela bafundisiwe ukuthi bakwazi ukukhuluma lomuntu bambonise ukuthi uphephe kanganani alubana ehlolwa yibo. Lokhu kwenza ukuthi abe lesibindi sokubana alale embhedeni udokotela amhlole.

Ukuhlanzeka ngenye yezinto eziqakathekileyo kulabo abasebenza ezibhedlela. Kuqakathekile lokhu ngoba indawana yonke yesibhedlela ingaba ilamagcikwane atshiyetshiyeneyo. Abangela imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Ngakho aluba usebenza esibhedlela, kuqakathekile ukuthi ungabambi iziguli ungagqokanga amagilovu, kumbe ungagqokanga imask. Ngakho kuqakathekile ukuthi indawo osebenza kuyo, ubone ukuthi iyahlanzwa ngemithi, ukwenzela ukususa amagcikwane. Angabangela imikhuhlane.

Enye yezinto esiyifunde eminyakeni eyedlule, bekuyindlela iCovid 19 ehlolwa ngayo. Abantu abanengi bebevele besesaba kakhulu, ukuyahlolwa. Kodwa indlela iCovid 19 ebihlolwa ngayo, ikakhulu ukuhlonywa kogojwana ekhaleni, bekusenza abantu abanengi, besabele khatshana. Abanengi bebethi kubuhlungu, njalo kuyabangela ukuthi amakhala, asale esebuhlungu. Kodwa lokho bekuyindlela eqondileyo, ekade isenza ukuthi odokoteka beneluse ukuthola ulwazi olugcweleyo ngeCovid 19, ebisemzimbeni womuntu.

Ekuqaleni komnyaka ka-2019, abantu abanengi bebengelalo ulwazi olugcwele ngomkhuhlane we COVID-19, lowu oqale e-Wuhan, e-China. Abantu abanengi bebe hambela khatshana, njalo besesaba kakhulu ukusondela lapho okufundiswa khona nge COVID-19. Ikanti abantu bafundisiwe, omongikazi baphumile bakhankasa indawo yonke, lapho kade befundisa khona abantu ngalo umkhuhlani, ukuthi utholakala kanjani, njalo umemetheka kanjani, ikanti futhi umuntu angazivikela kanjani.

Ijekiseni ngesinye sezikhali esilamandla kakhulu kwezempilakahle. Ijekiseni ngesinye sezikhali esesileminyaka eminengi kakhulu kwezempilakahle. Siyasetshenziswa ukuhlaba abantu abagulayo labangaguliyo njalo abangaguliyo bahlatshwa kuvikelwa imikhuhlane engabe icatshangelwa ukuthi iyeza njalo ilamandla kuthi abagulayo behlatshwa ukwelatshwa imikhuhlane le abangabe sebelayo ukuze baphole.

Isifundo sokusabalala kwemikhuhlane ngesinye sezifundo esiqakathekiyo kwezempilakahle siyakhangela Imbangela yemkhuhlane sibuye sikhangele ukuthi leyo mkhuhlane unganqotshwa kanjani sibuye njalo sikhangele ukuthi leyo mkhuhlane imemetheke njani njalo lokuthi itholakala ngaphi abafundi bayahlonyiswa ngazo zonke indlela zokuthi bebekwazi ukunqoba imkhuhlane

Ukugeza izandla kuqakathekile kakhulu. Amagcikwane amanengi angena phakathi komzimba ngenxa yezandla. Izandla ziyabamba indawo ezinengi zibuye zibe yizo ezibamba ukudla lamehlo. Lokhu kuyenza ukuthi amagcikwane athole intuba yokungena emzimbeni abesehlasela umzimba wonke. Alabana abantu begeza izandla ngemithi lokhu kuyayenza ukuthi amagcikwane afe engangeni emzimbeni.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abasebenzi bezempilakahle bathole impahla zokuzivikela alubana besebenza ikakhulu ngemikhuhlane ememetheka kakhulu. Emnyakeni edlulileyo sihlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we COVID-19 lomkhuhlane we Ebola. Leyi imikhuhlane ibilamandla njalo isesabeka. Kuqakathekile ukuthi alubani omongikazi bezasebenza labantu abalemikhuhlane leyi bathole indlela zokuzivikela ukuze umkhuhlane lowu ungamemetheki.

Amadokotela amanengi asebenza ukuhlinza abantu ikakhulu abalomkhuhlane womdlavuza leminye nje etshiyeneyo kufanele bathole impahla zokugqoka ezizayenza ukuthi imizimba yabo ingathintani lemizimba yabantu abagulayo ukuze bengatholi imikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuphakamisa lokubonga amaqembu ezempilakahle azinikeza ithuba lokuhamba emakhaya esiyahlola abagugileyo labagogekileyo kungelambhadalo. Amaqembu lawa ayenelisa ukusiza abantu abanengi abasemakhaya ngendlela ezitshiyeneyo ngokubamba imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ikanti njalo imithi iyafika lula kulabo abasemakhaya abagulayo

Ensukwini zanamuhlanje abantu abanengi bayasebenzisa imithi yesintu ukulapha imikhuhlane imithi leyi ibalisela intolwane, imiganu, isihaqa lokunye nje okutshiyeneyo abantu abanengi bayathemba imithi yesintu ngoba ayilakho ukubabangela eminye imikhuhlane esithakeleyo.

Abantwana abanengi emaphandleni bathola imikhuhlane emanzini. Lokhu kubangelwa yikuthi bakha amanzi endaweni ezingcolileyo. Kungabe kumanzi okusebenzisa ezindlini benatha kumbe bepheka. Mhlawumbe amanzi owokusebenzisa ezigadini kumbe ukugeza lokunathisa izifuyo amanzi lawa angcolile bayangena ngezinwo bacine bengenwa ngamagciwani abangela umkhuhlane

Amanzi yimpilakahle. Kuqakathekile ukuthi uzulu wonke athole amanzi ahlanzekileyo. Kuqakathekile ukuthi endaweni ezitshiyeneyo kwakhiwe izibholane. Izibholane ziyanikeza abantu amanzi ahlanzekileyo. Lanxa kunjalo, kuqakathekile ukuthi umuntu angakha amanzi esibholaneni afike futhi awabilise. Lokhu kuzawenza ahlanzeke.

Ukondliwa kwabantwana kungumlando wabantu abanengi ukuthi umntwana akhule kahle kuqakathekile ukuthi abe labantu abanengi eduze kwakhe. Kuqakathekile ukuthi omama labomongikazi babambisane ikakhulu ngesikhathi behlolwa kumbe benikezwa umuthi. Umntwana angeke avume ukuhlolwa ngumongikazi eyedwa kukanti aluba umama ekhona eduzane umntwana usuka Abe lesibindi njalo angahluphi.

Imikhuhlane eminengi eqhamuka emaphandleni ivame ukuvela emanzini ngoba amanzi amanengi awahlanzekanga. Uyathola abantu besikha amanzi bengene phakathi kwemithombo bemi ngezinyawo zabo ngapha besikha kuthi abanye bewatshela phakathi, abanye bebhukutsha abanye bekibikeza izimota lamabhayisikili kuwonalawo amanzi anathwayo. Lokho kwenza amanzi angahlanzeki abe lamagciwane atshiyeneyo.

Ukondla ingane akukho lula. Ukondla ingane kungumsebenzi. Kuqakathekile ukuthi ingane inye ngayinye inikezwe ithuba layo elipheleleyo lokukhula. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe njalo bahlonyiswe ngokuthi ingane zikhuliswa kanjani. Emazweni alobunzima kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zelekelele labo abondla ingane ikakhulu izintandane.

Abantu abanengi kuzwekazi leAfrica abatholi amanzi ahlanzekileyo, abantu abanengi banatha amanzi emachibini kumbe emadamu. Amanzi lawa alezibungwana ezibangela imikhuhlane efana lesihudo, kuqakathekile ukuthi kwakhiwe izibholane lapho abantu abazathola khona amanzi ahlanzekileyo.

Amazwe onke yomhlaba ayasebenza ngokubabhana lokumanyana ayahlanganisa imbono lemali ndawone ukuze kuthuthukiswe ezempilakahle kuyakhiwe izibhedlela njalo kuyenziwe imithi etshiyatshiyeneyo kwezwe izinto ezinengi ezizayenza ukuthi kunqotshwe imikhuhlane etshiyeneyo ingabikhona emhlabeni.

Ensukwini zanamhlanje kulesidingo sokuthi kwakhiwe ama klinika amanengi lezibhedlela emaphandleni , lokhu kuyayenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside belindele ukwelatshwa emaklinika kumbe ezibhedlela njalo nxa abantu sebehleli ndawonye okwesikhathi eside bedinga ukwelatshwa kuyayenza ukuthi eminye imkhuhlane ephakathi kwabo iqale ukumemetheka njalo

Abantu abanengi abahlala ezinkomponi kumbe emikhukhwini bavamile ukuba lendawo eyodwa lapho abathola khona amanzi , uzamthola kulabantu abanengi abafolele amanzi ikanti abanye bayabe watsha khonalapho , lokhu kuyayenza indawo leyi ivame ukumemethekisa imikhuhlane

Abantu besifazana yibo abahlukumezeka kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Inengi labo liyahamba imango emide lisiyadinga amanzi ,ikanti amanzi lawa ayafolelwa. Bayathatha isikhathi eside befolele amanzi ,okwenza behluleke ukwenza ezinye izinto eziyingqubekela phambili empilweni zabo.

Amazwe amanengi aweAfrica ayahlupheka, abantu abanengi bayaswela. Ikanti lemikhuhlane ibhokile, okunye kwezinto okubangela imikhuhlane yikuswelakala kokudla lamanzi ahlanzekileyo. Abantu abanengi banatha amanzi ezihotsheni lemifuleni. Lokhu kubangela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo eyisihudo. Kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlambulukileyo.

Inhlanganiso yamazwe kwezempilakahle ikhangelelwe ukuthi ivikele abantwana. Ikhangelelwe ukuthi ivikele uzulu wonke emikhuhlaneni etshiyeneyo kodwa ilomlandu wokuthi abantwana bathole impilakahle egcweleyo ngokubanikeza imithi ngokubona ukuthi zikhona izibhedlela ezifaneleyo abantwana bayahlatshwa amajekiseni ngesikhathi esifaneleyo.

Inhlanganiso zamazwe ezifanana labo world health organisation zimele zibe lembono zifanele zidinge indlela abantu abangavimba ngayo imikhuhlane ukuthi ingamemetheki njalo kuncediswe kakhulu ukuthola imali ezokwenza abantu bafunde bafundiswe ukuthi imikhuhlane ivikelwa njani.

Omama abasakhulayo bayafundiswa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo ezokondla abantwana inengi labomama abasakhulayo abalalo ulwazi lokukhulisa abantwana ngakho aluba befike ezibhedlela bayafundiswa ukuthi baphathe kanjani abantwana ukuze bengabanjwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo besebancane

Zikhona inhlanganiso zamazwe eziphathekayo kakhulu ekuthuthukiseni ezempilakahle. Inhlanganiso lezi zingabalisela i UNFPA, i UNICEF, i UNIFEM kanye le World Health Organization. Inhlanganiso lezi ziqakathekile kakhulu ngoba ziyahlanganisa imbono, zihlanganise lemali esetshenziswayo ukuthuthukisa indawo lapho abantu abangasizakala khona kwezempilakahle.

Abantu abagula umkhuhlane wengqondo inengi labo bayaludinga uthando. Inengi labo balesizungu njalo bayadinga abantu abazaxoxa labo, bayamdinga umuntu oyahlala labo phansi abanikeze ithuba lokubalalela. Eskhathini esinengi aloba ubafundisa kuyadingakala amathoyi ukwenzela ukuthi bathole into abazakhuluma ngayo.

Enye into ehlukumezayo kulezinsuku kuyikubona ukwanda kwabantu abagula umkhuhlane wengqondo. Abantu abagula umkhuhlane wengqondo sebevamile kakhulu, bayabonakala emgwaqweni etshiyatshiyeneyo bezihambela, kuthi lemadolobheni bakhona njalo, kuthi ezibhedlela okumele bagcinwe khona kugcwele njalo akuselandawo la abangagcinwa khona. Kuqakathekile ukuthi abantu laba bathole usizo ngokuphangisa.

Usuku lokulondoloza impilakahle yengqondo kuqakathekile kakhulu , ngolunye lwezinsuku okumele luphakanyiswe emazweni onke jikelele , abantu bafundiswe bahlonyiswe kakhulu ngezimbangela ezenza umuntu acine sehlukumezekile segula umkhuhlane wengqondo , lokhu kuyayenza ukuthi abantu bafunde njalo bananzelele bekwazi ukuthi beziphathe njani

Imvama yabantu abazibulalayo kusuka kube yikuhlukumezeka kwasemoyeni . Abantu abanengi bahlukumezekile ngasemoyeni njalo bayakudinga ukwelulekwa . Eskhathini esinengi abantu abatsha bayasebenzisa izidakamizwa ezibalethela ukuhlukumezeka kakhulu emoyeni okwenza bacine bezibulala.

Emhlabeni jikelele sekuqakathekile ukuthi abantu babelenhlanganiso ezibamelayo labo abafundela ukuba ngomongikazi kumele bebelenhlanganiso ezibamelayo lokhu kwenza ukuthi amalungelo abo ahlonipheke njalo alandelelwe ikakhulu emsebenzini uyathola abantu behlukumezekile ngoba besafundela umsebenzi bengakaqhatshwa ngokupheleleyo.

Abantu asebekhulile bayadinga ukunakelelwa basuke bafane lezingane. Kumele sibanekenele ngakho konke abakuswelayo impahla ,ukudla ,impila kahle ngakho konke nje okudingakalayo empilweni. Bangabantu abangasenelisi ukuzisiza, bangabantu abangasenelisi ukuzisebenzela ngakho olutsha luyakhuthazwa ukuthi lunakenele asebegugile labagogekileyo.

Abantu abanengi abaphila lemikhuhlane engelaphekiyo ebalisela ingculaza, umdlavuza labotshukela kulesidingo sokuthi bahambe ezibhendlela lapha abazayelulekwa khona bacwayiswe ngokuthi baphile kanjani aluba umuntu ethole ukucwayiswa kahle njalo afunde ukulandelela imithi yakhe ngendlela ulakho ukuphila impilo ende.

Eyinye yezinto eqakathekileyo empilweni yimvelo yethu. Kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze imvelo, ikakhulu indawo la esihlala khona. Indawo esihlala kiyo ilamanzi, ilenhlabathi, ilomoya zonke lezizinto kumele zigcinwe zihlanzekile ngoba aluba zingahlanzekanga zilakho ukubangela imikhuhlane engelaphekiyo njalo engalimaza uzulu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezibhedlela kube khona izikhali zokusebenzisa ezeneleyo ,izikhali kumbe imitshina yokuhlola abantu kumele yenele uyathola abantu bebenengi kakhulu befolile belindele ukusebenzisa umtshina owodwa lokho kuyahlukumeza kakhulu njalo kwenza ukuthi abantu bathathe isikhathi eside bengatholanga usizo empilakahle.

Okunye okuqakathekileyo aluba sifika endaweni zokwelatshwa ezibhedlela. Yikugcinwa kwemininingwana yomuntu lowo ofike ezohlolwa. Lokhu kuyasiza kakhulu inhlanganiso zamazwe zempilakahle, zibekwazi ukuthi abantu abahlukuluzwa ngumkhuhlane othize, bangaki umhlaba wonke jikelele. Ukwenzela ukuthi ukulwisana lawo kwazakale ukuthi kufuna imithi enganani, lemali enganani.

Kulezinsuku simnengi imkhuhlane lapha ikanti abantu abanengi bayagula , bayadingwa ukusizwa ngodokotela , aluba ufika ezibhedlela into ehle ikukhange linengi labantu abalapha , banengi abantu ezibhedlela abahleli phandle labanye abalalisiweyo , bonke badinga ukusizwa ngodokotela , kwesinye iskhathi odokotela bayaphuma bayephandle bayekhuluma labo

Kumele kubelula kakhulu ukuthola isibhedlela njalo kumele abantu babekwazI ukuthi isibhedlela singaphi kwabo ngokunjalo alubana sihamba endleleni kumele sibone amabhakani abhaliweyo ukuthi esiseduzani yisiphi njalo sisemangweni ongakanani lokhu kuzayenza kubelula ukuthi abantu bathole usizo

Indawo zempilakahle ziqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenzukuthi amagcikwane angamemetheki. Eyinye yezinto eziqakathekileyo njalo kuyimpompi yamanzi, kumele kube lamanzi ahlanzekileyo phakathi esibhedlela. Amanzi lawa angahlali emabhakedeni kodwa aphume empompini ukwenzela ukuthi abantu banathe njalo babuye bahlambe izandla zabo nxa besuka esibhedlela.

Amaclinic yindawo eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu abantu akufanelanga behambe imibango emide kakhulu amaclinikhi yindawo eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu abantu akufanelanga behambe imibango emide kakhulu bedinga usizo ngempilo zabo kumele amaclinikhi abemanengi njalo abeseduze lalapha abantu abahlala khona ikakhulu emaphadleni kufanele amaclinikhi lawe ehlonyiswe ngakho konke okuqakathekileyo

Enye indlela ethuthukisa ulwazi ngezempilakahle kwezocansi , kuyileyi eyenzima ngama klinika , amaklinika alakho ukwenza imihlangano labantu besifazana abafundise kakhulu mayelana lezocansi lokongiwa kwabantwana , lokhu kwenza ukuthi omama bakwazi ukuphatha kahle abantwana njalo kuyabenza bakwazi ukuziphatha bona ngeskhathi bemunyisa

Alubani uhulunde ubethola imali eyanele bekuqakathekile ukuthi afake imali enengi kuzakhiyo zempilakahle kwakhiwe amaklinika amanengi kwakhiwe izibhedlela ezinengi lokho kuzayenza bantu bathole usizo kalula

Abantu abanengi kumele bavikeleke emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Emnyakeni edlulileyo sibonile umhlaba wonke jikelele abantu bevikela ku covid 19. Kuqakathekile ukuthi indawo ngendawo ibe lendawo lapho abantu abahamba khona besiyaphiwa ulwazi njalo behlatshwa amajekiseni ukuze bavikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo ezayo mhlawumbe leyabe isibonakele esigabeni.

Ukwanda kwabantu emadolobheni kuletha inhlupho ezitshiyatshiyeneyo. Inhlupho ezifana lokuswelakala kwemisebenzi, inhlupho ezifana lokuswelakala kwendawo yokuhlala. Yikho amanye amadolobho uyathola abantu sebeyakhe izindlu ezinye phezu kwezinye. Lokhu kuyayenzukuthi izindlu zibe zinengi ikanti zisebenzise umhlaba omlutshwane, njalo kuyaphungula indleko zokwakha njengalokhu umhlaba udula emadolobheni.

Indawo zokuphumulela kufanele zakhiwe kahle zifulelwe ukwenzela ukuthi abantu banganethwa lizulu njalo batshiswe lilanga. Ukunethwa lizulu lokutshiswa lilanga kuyabangela imikhuhlane etshiya tshiyeneyo njenge mdlavuza wesikhumba lokunye nje okunengi nengi.

Izibhedlela zakithi ziyadinga ukulungisiswa, esikhathini esinengi omama bayabeletha bathi bengabeletha bathwale ubunzima ngenxa yokuswelakala kwempahla abayidingayo ukuze bancediseke.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ezibhedlela kube khona imitshina efana labomicroscope eyenza ukuthi amagcikwane amancuncuncu akhuliswe abemakhulu ukwenzela ukuthi odokotela babone kuhle ukuthi igcikwane leli yiliphi njalo libunjwe kanjani lizivikela kanjani. Yikho okwenza kubelula ukuthi benelise ukulinqoba.

Imisebenzi yamakhompuyutha iqakathekile empilweni zethu. Abantu kumele bafundele amakomputha ngobunengi. Ilizwe ukuze lithuthuke limele libe labantu abanengi abafundele amakhompuyutha. Ezibhedlela odokotela bayawasebenzisa amakhomputha ukuhlola igazi labantu, amakhomputha lawo ayenelisa ukubona amagcikwane atshiyatshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Ezibhedlela loba ezindaweni lapho okufundela khona omongikazi, kumele kubekhona izibane njalo kuhleli kukhanya lokhu kwenzela ukuthi umuntu munye ngamunye abone loba yini elaphayana ukwenzela ukuthi bangaphazamisi izinto eziyingozi lezinye ezingabenza ukuthi bacine bethole imkhuhlane.

Imikhuhlane yengqondo ivame ukubangelwa yizehlakalo ezenzakala emndenini. Esikhathini esinengi phakathi kwezimuli kulezinto ezinengi ezenzakalayo ezingenza umuntu aphambaniseke acine esegula umkhuhlane wengqondo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafundise ikakhulu abantwana bafundiswe kakhulu ngendlela okumele baziphathe ngayo.

Emfundweni yesibili kuqakathekile ukuthi abantwana baphiwe imfundiso ephathelane ngezocansi. Lokhu kuyabenza ukuthi bazwisise ukuthi umuntu ukhula kanjani njalo bazwisise indaba zocansi okuzabenza ukuthi bakwazi ukuzivikela bakwazi ukuzimela. Bakwazi njalo amalungelo abo.

Eminyakeni engemingaki edlule umhlaba wonke jikelele uhlaselwe kakhulukazi ligcikwane leCovid-19. Umkhuhlane lo ubangelwa ligcikwane leCovid. Bathi umkhuhlane lo uqale kakhulu ukubonakala elizweni laseChina. Yikho lapho ebulale khona bantu abanengi. Wamemetheka waze wafika kuzwekazi laseAfrica lapho ohlukuluze abantu abanengi kakhulu. Abantu bahlatshiwe ukuze bavikelwe kulo umkhuhlane.

Ensukwini zanamhlanje abantwana abanengi sebephila legcikwane leHIV.Abanengi bazalwa belalo kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe kakuhle mayelana lokuziphatha komuntu olegcikwane leHIV njalo bafundiswe kakhulu ukuqakatheka kokunatha umuthi wabo.

Kuqakathekile khakhulu ukuthi amazwe onke ananzelele, njalo aqakathekise amalanga lawa abekiweyo ukuthi kukhankaselwe imkhuhlani efana lomdlavuza. kuqakatheke kakhulu lokhu ngoba kuyayenza ukuthi abantu bananzele njalo balandelele izifundiso eziphiwayo mayelana lemkhuhlane leyi.

Esikhathini lapha imikhuhlane imemetheka, kuqakathekile ukuthi abantu bahlale phansi bafundiswe ngendlela abangaziphatha ngayo, abangazivikela ngayo, langezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane, besokusenziwa ucwaningo olupheleleyo oluzayenza ukuthi abantu benelise ukuthola ulwazi olujulileyo ngendlela okumele lo mkhuhlane unqotshwe ngayo.

Into eqakathekileyo kakhulu aluba udokotela enikeza isigulani sakhe umuthi. Kuyikunikeza umuthi ngenani elilingeneyo ngokunjalo udokotela alubani ethatha umuthi ngejekiseni embodleleni uyakhangela amanani, ngoba ijekiseni iyatshengisa lapha emzimbeni wayo ukuthi amanani amele aphiwe umuntu anganani njalo akumelanga udokotela adlulise ngoba lokhu kungenza umuntu alimale kumbe agule kakhulu.

Indlu yezigulane ngeyinye yezindlu eziqakathekileyo kakhulu njalo ngeyinye yezindlu okumele ihlale ihlanzekile ngezikhathi zonke. Kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamaklinika wonke, kubelendawo lapho izigulane ezilaliswa khona ukwenzela ukuthi oDokotela benelise ukuhlola isimo sesigulane andubana basivumele ukuba sibuyele ekhaya.

Kuyajabulisa kakhulu ukubona isifundiswa esifana odokotela esigqoke ezimhlophe njengenhlala yenza. Sisenza umsebenzi wokuhlola abantwana. Abantwana beyenelisa kakhulu ukuxhumana labo dokotela ngokomoya ngoba bayakwazi ukudlala labo bayakwazi ukubalanda ngomoya ophansi behamba bebahlola.

Ngokuswelakala kwezibhedlela lokwanda kwabantu abagulayo, lokwanda kwabantu emhlabeni jikelele abantu abanengi bayaluswela usizo ezibhedlela okwenza bahlale belindele kumbe baze balale belindele ukubonwa ngodokotela, lokho kuyahlukumeza abantu abagulayo kakhulu.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu kodwa eyinye yezinto eqakathekileyo ezibhedlela lapha yikuthi emasangweni lapha okungenwa khona kungabi lokuphithizela okunengi kungabi lezimota kumbe abantu bengena bephuma kungakhanyi into abayenzayo lokhu kuzayenza ukuthi imota yezigulane aluba ifika ingene ngokuphangisa umuntu athole usizo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zakhiwe ngokuhlakanipha. Okuzakwenza ukuthi abantu abaphila phakathi kwazo lalabo abalaliswe izigula bavikeleke bangatholi imikhuhlane eminengi njalo kuqakathekile ukuthi abantwana kumbe insane ezincane zingahlanganisa labantu abadala. Lokhu okuzakwenza ukuthi abantwana bavikeleke ngoba bayathatha imikhuhlane kalula.

Abantwana abanengi kakhulu bayayesaba ijekiseni. Ijekiseni iyenza kube lula kakhulu kubodokotela ukuthi bafake umuthi emzimbeni. Esikhathini esinengi, bavele bahlabe nje umuthi ungene emthanjeni wegazi ugijime ngokuphangisa ugcwale umzimba wonke, okwenza kubelula kakhulu ukuthi welaphe lapho okumele welaphe khona.

Ezibhedlela ezinengi odokotela bayaphiwa ithuba lokuthi babhode bahlole izigulane zabo, ekuhloleni izigulane lapha uyafika akhangele lokhu okubhaliwe ebhukwini lesigulane ukuthi ubenatha wuphi umuthi njalo lowu muthi umenzela njani kuyayenza ukuthi abekwazi aqhubeke njani lalesosigulane.

Eyinye yezinto evele ibonakale nje nxa umuntu efika esibhedlela kungumbheda lo olamavili otholakala phandle uyabe ulinde izigulane ezifika ngemota yezigulani ikanti phandle kuvame ukubonakala isingxingana sokucitsha umlilo lokhu kwenzela ukuthi abantu abasesibhedlela baphephe bengayehlelwa zingozi zokutshela esibhedlela

Eyinye yezinto ehlukumeza imiphefumulo yabantu kuyindlela omama abaphathwa ngayo emakilinika. Uyafica omama behleli ekilinika endala beyenze udwendwe abanye bemunyisa abanye bephethe ingane ezilele kuthi abanye njalo sebewozela ngoba bengatholi usizo ngoba abantu abasebenza kulezindawo bebalutshwana.

Imibheda yezibhedlela kayifani lemibheda yezindlini zethu, kumele iyenziwe ngobuciko langobunono obukhulu okuzayenza ukuthi isiguli sizizwe silele kahle njalo sifudumele. Uyathola ilamavili okwenza kubelula kakhulu kubomongikazi ukuhambisa izigulane endaweni ezitshiyeneyo, phela kuyamele zihambe ziye endlini zokuhlolwa kumbe endlini zokuhlinzwa, lokhu kumele kubelula.

aluba umuntu egula njalo egula kakhulu akavunyelwa ukubuyela ekhaya uyalaliswa esibhedlela aphiwe umbheda lokhu kwenza kubelula kakhulu kubodokotela ukuba bemhlola njalo bemnikeza imithi efaneleyo bayamhlola ngezikhathi zonke babone ukuthi uyabancono kumbe kuyehlula

Kuqakathekile kakhulu ukuthi isibhedlela sinye ngasinye sibe lemota zokuthwala iziguli ezinengi, lokhu kuyayenza ukuthi kubelula ukuthwala abantu abagulayo besuka endaweni ezitshiyeneyo belethwa esibhedlela kuqakathekile njalo lokuthi emakilinika asemaphandleni anikezwe imota zokuthwala iziguli.

kunanzeleleka kakhulu ukuthi amakhemisi asegcwele idolobho lonke abantu abanengi sebethengisa imithi etshiyatshiyeneyo lanxa bekwenza kusemthethweni kodwa sisasekhona isidingo sokuthi amakhemisi lawa amanye ayevulwa phakathi kwezibhedlela lokhu kuzayenza ukuthi izigulane zingathwali nzima ukudinga imithi ikakhulu ezilalisiweyo esibhedlela

kumele izambuzi zonke lapho abantu abazisiza khona zifakwe indawo lapho abantu abagogekileyo abazathola olwabo usizo olubalingeneyo kuqakathekile ukuthi alubana kusakhiwa izambuzi abantu abagogekileyo bakhunjulwe ikati ezibhedlela kuqakathekile ukuba kubhalwe kube sobala ukuthi umuntu nxa efuna ukuzinceda aqonde ngaphi

Kuqakatheke kakhulu ukuthi indawo ngendawo ikakhulu ezifundazweni kumbe emadolobheni amakhulu, kubekhona izibhedlela ezinkulu ezenelisa ukugcina izigulane ezinengi. Kulezinsuku sokukhona imkhuhlane eminenginengi etshiyatshiyeneyo, ngokunjalo abantu abanengi bayagula ngesikhathi sinye, kuswelakale indawo la abangagcinwa khona, bacine bebiselwa besiyagcinwa ezindlini la abangaphatheki khona kuhle.

Ucwaningo olusanda kwenzakala luveza ukuthi omama abanengi bayafa ezibhedlela ngesikhathi bebeletha. Lokhu akusiyonto enhle emphakathini omama mele baqhubeke bephila ngemva kokubeletha ukuze bakhulise ingane zabo lokhu kubangelwa yikuswelakala kwemitshina, impahla, ulwazi lezisebenzi endaweni zokubelethela ezibhedlela.

Sokukhona imikhuhlane yemacansini eminenginengi etshiyatshiyeneyo ebalisela ingulamakhwa lemiṅye enjalo. Abantu abanengi iyabalimaza limkhuhlane ngoba bafela ngaphakathi njalo abanye bakherha ukusebenzisa imithi yesintu engelakho ukuqeda umkhuhlane eqeda ubuhlungu kuphela. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bafike emakilinika ngesikhathi ukuze bathole usizo.

ukuhlanzeka kwamazinyo kumqoka empilweni yomuntu kuqakathekile ukuthi umuntu ahlambe amazinyo akhe izikhathi zonke umuntu angahlamba amazinyo akhe kabili kumbe kathathu ngelanga ikakhulu lapho siqeda ukudla lokhu kuyayenza ukuthi amagcikwane angahlali emazinyweni okungayenza ukuthi amazinyo abole kumbe ahlaselwe ngumkhuhlane

Ukusebenza ezempilakahle akukholula ngoba kuqakathekile ukuthi umuntu osebenza ezempilakahle angawenzi amaphutha. Labo abafundela ukuba ngodokotela akumelanga bafunde nje indlela okumele kulatshwe ngayo emaphepheni kodwa kumele balithole ithuba lokubona odokotela abakhulu besenza lokhu abakufunde emaphepheni. Lokhu kuyabenza babekwazi njalo babelolwazi olungcono.

Umutshina wokuhlola amandla wokupopa kwegazi kungumtshina oqakathekileyo alubana umuntu efika esibhedlela okokuqala uyahlolwa ukutshisa komzimba ahlolwe isisindo somzimba abesehlolwa njalo amandla okupopa kwegazi lokhu kuyatshengisa ukuthi umzimba wakhe ungabe usebenzisa ngendlela efaneleyo yini.

abantu abanengi abatshonayo kulezi insuku ngabantu ababulawa yisifo senhliziyo ,umkhuhlane lo uyingozi ngoba awula zitshengiselo uyakujuma nje ulibele ukuthathe uhambe kuqakathekile ukuthi abantu bahlalahlale bayehlolwa ngodokotela ukuthi kungabe kusasebenza kuhle yini ngoba isikhathi esinengi awutholi ithuba lokuthi ulwisane laso uyelatshwe

Abantu asebekhulile kuqakathekile kakhulu ukuthi bayehlolwa ngodokotela. Kuqakathekile ukuthi bahlalahlale bahlolwe babonakale ukuthi akulamkhuhlane emzimbeni yabo ngoba imikhuhlane leyi efana labotshukela legazi ivame ukubulala abantu abanengi ayibi lezitshengiselo ibonakala nje umzimba usuphele amandla ungasakwazi ukuzivikela.

Omunye umkhuhlane osuhlukuluze abantu kakhulu kulezi nsuku kungumkhuhlane wetshukela. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abalawo umkhuhlane wetshukela bafundiswe ngokugcweleyo ukuthi kumele baziphathe njani. Njalo kumele abantu laba nxa sebefundisiwe bafunde ukulalela lokulandela lokhu abakufundisiweyo njengoba kunjalo kuyasiza ukuthi umuntu aphile okwesikhathi eside.

Ukuthathwa igazi asonto elula yinto ebuhlungu kakhulu okuthi uthola umuntu sevale amehlo, sesisizwa ubuhlungu ngoba odokotela bavame ukuhlaba injekiseni ,bafuthelwe egazini badonse nje kunjalo , kuqathekile ukuthi udokotela azivikele ngamagilavisi.

Amaphilisi, amaphilizi aqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu alubana ezaphiwa amaphilisi, awanathe ngokunanzelela. Kukhona amaphilisi esiwathengayo sizinathele sodwa, kubekhona amaphilisi esiwathenga aluba silayelwe ngudokotela. Kuqakathekile ukuthi lawa amaphilisi umuntu awanathe ngesilinganiso esifanale ngoba alakho ukuba yingozi emzimbeni.

Amatshe ezinso ngomunye umkhuhlane osuhluphe abantu abanengi kulezinsuku. Okungamatshana lokhu okuqinileyo kutholakala phakathi kwenso. Lokhu kwenza umuntu athambise igazi njalo ahambe isikhaphekhaphe ekulahleni amanzi kodwa okuhle ngakho yikuthi ma kubonakele kuyelapheka.

Umkhuhlane wamehlo ngomunye umkhuhlane osubhokile kulezinsuku. Emandulo besikwazi ukuthi kukhona imbonya obekungumkhuhlane wabantwana wamehlo. Lezinsuku abantu abanengi bayagula amehlo, ayaba bomvu, abebuthuku, libe lomntwana libebuhlungu ilihlo konke lokhu zimpawo eziveza ilihlo liphathekile odokotela bayalihlinza balelaphe liphole kodwa ilihlo.

Abantu bayagula imikhuhlane yamehlo etshiyeneyo, kuthi abanye abantu njalo bazalwa bengaboni beyiziphofu. Lokhu kuyabonakala ezikhathini ezinengi lapho umntwana welihlo elobuthuku kumbe amehlo wonke elobuthuku emntwaneni. Lokhu kwenza kubenzima ukuthi ilihlo libone. Abanye bayahamba bayephalwa njalo amehlo avuleke abone

Aluba omongikazi kumbe odokotela besebenza ngababili ngabathathu lokhu kuzenza umsebenzi wabo ube lula. Umsebenzi wokonga impilo yomuntu kuqakathekile ngoba akumelanga kube lephutha. Alubani besebenza ngababili ngabathathu kuzayenza kubelula kakhulu ukuthi kungabi lamaphutha angasayenza ukuthi kube yikuswelakala kwempilo.

Esikhathini esinengi aluba umuntu egula kakhulu uyanikezwa umbheda lengubo zokumbatha kuthi izihlobo zakhe ziyamethekelela zisiyambona imihla lamalanga kodwa kwesinye isikhathi lezizivakatshi zifika zihlale phezu kwengubo zakhe zibambe impahle zakhe lokhu akulunganga aluba umkhuhlane lo alawo umemetheka ungasuke ubambe lezi zivakatshi lezihlobo zakhe

Umdlavuza ohlasela umlomo wesibetho kubomama ngomunye umkhuhlane osuvamile. Kuqakathekile ukuthi omama behlalahlale bahlolwe ukuze kubonakale ukuthi abalawo lomdlavuza. Kulula kakhulu ukuthi umkhuhlane lo welapheke alubana usanda ukubonakala.

Umkhuhlane wokuncipha kwamathambo ngomunye wemkhuhlane essihluphile kakhulu. Umkhuhlane lowu yingozi kakhulu ngoba awuzivezi njalo kubonakala ngokuqamuka ithambo. Esikhathini esinengi ubangelwa yikuguga lokuswelakala kokuzivoxavoxa umuntu esaphila.

Umkhuhlane womdlavuva awelapheki, ngomunye wemikhuhlane esihluphile kakhulu emhlabeni, njalo osubulele abantu abanengi. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe, bahlonyiswe ngokuthi bangazivikela njani emkhuhlaneni efana laleyi. Esikhathini esinengi ibangelwa yizinto esizidlayo njalo kumele uhulumende abone ukuthi kuyalungissa izindawo lapho abantu abaphathekileyo abalatshwa khona.

ngeyinye yezindlela esetshenziswa ngo dokotela ukuthatha igazi kusigulane yikuthatha inalithi bahlabe umunwe basebefaka kulo umtshina oyiwo olihlolayo leligazi ikanti kwesinye isikhathi bayadinga eminye imithambo evela lapha engalweni bahlabe ngenalithi badonse bathole igazi bayefaka kuleyo mitshina abafuna ukuhlola ngayo

Omunye lomunye umuntu uyadinga ukuchazelwa kabanzi ngesimo sakhe ikakhulu aluba uyisigulani. Isigulani siyadinga ukwazi ngokujulileyo ukuthi sibhekane nani. Abongikazi bayakhuthazwa ukuthi bafunde ukucasisa ngokujulileyo ukwenzela ukuthi izigulani zizwisise lokhu okumele zikwenze lokungamelanga zikwenze.

Izibhedlela ezinengi azilayo imitshina yokusebenzisa ikakhulu abantu abadinga ukuphefumula ngemitshina abantu abanengi abayenelisi ukuthola usizo kuthi lalabo abalomkhuhlane womdlavuza abanengi abenelisi ukuthola usizo ngesizathi sokuthi akula imitshina eyeneleyo kuyakhuthazwa ukuthi uhulumende umphakathi Kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zibambisane ukuze kutholakale imitshina engasetshenziswa ukusiza abantu

odokotela abasebenza ukucubungula igazi kumbe nje amanye amanzi avela emzimbeni athathwa ukuze kuyehlolwa ukuze kuyehlolwa ukuthi umuntu engabe elomkhuhlane bani basengozini enkulu yokubamba imkhuhlane aluba bengazivikeli kuqakathekile ukuthi udokotela agqoke amagilovisi kumbe njalo avale umlomo nge mask lokhu kuzamenza ukuthi aphephe

Ithekhinoloji isiyenze kwabalula kakhulu ukusebenza kwabodokotela. Kulezi insuku odokotela bayenelisa ukuthola impumela yemhloliso eyenziwe ngezigulane zabo ikakhulu iyimifanekiso. Lokho kubenza bayenelise ukuthi bachwayisise kalula belesikhathi babonisise ukuthi kuyabe kusenzakalani emzimbeni womuntu njalo umuntu angasizwa kanjani.

Ngokwanda kwemikhuhlane emhlabeni jikelele. Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zonke zibe lendlu kumbe zibe lendawo, lapha okuhlolwa khona imikhuhlane emzimbeni yabantu. Kuvane kakhulu ukuthi kusetshenziswei zinto ezifana lomithambiso kumbe igazi. ukuthi kuhlolwe amagcikwane atholakala emzimbeni. Lokhu kumele kwenziwe ngoba kukezikhali ezeneleyo ezingenza kubelula ukuthi anadokotela abone amagcikwane aphakathi kwalezizinto.

esintwini sakithi kuvamile ukuthi kuthwe impilo yomuntu isegazini kuliqiniso odokotela aluba befisa ukwazi ukuthi kuyini okudla umuntu kuvamile ukuthi bathathe igazi bahambe lalo endlini zokuhlola bayelihlola igazi liyenelisa ukuveza ukuthi kulamagcikwane bani emzimbeni womuntu angabe ebangela umkhuhlane

Umthambiso ngeyinye yezinto evame ukusetshenziswa ngodokotela ukuhlola umkhuhlane. Umthambiso ulakho ukuthi ube lamagcikwane abangela umkhuhlane lo oyabe ukhona emzimbeni ngokunjalo odokotela bayawuthatha bahambe lawo bayewuhlola lapho bathola amagcikwane kiwo kuhle kubelula kibo ukuthi babekwazi ukuthi amagcikwane la yiwo abangele umkhuhlane

Eyinye yezindlela yokuhlola imikhuhlane engaba khona emzimbeni womuntu kuyikuhlola umthambiso. Umthambiso ngeyinye yezinto ezisetshenziswa kakhulu ngabodokotela bayayithatha bayifake emtshineni bahlangahlanganise lemitshana yabo iveze ikhombe obala ukuthi kungabe kulamagcikwane bani aphila phakathi komzimba womuntu.

Umtshina we X-RAY ngumtshina ovame ukusetshenziswa kakhulu ngodokotela bamathambo. Umtshina lowu uyenelisa ukuhlola amathambo njalo uyakhona ukuthatha imifanekiso eveza amathambo lanxa inyama ikhona iphezulu. Umuntu mhlawumbe elimele isandla, lesosandla siyafakwa emtshineni kubesokuvela amathambo kuvele ukuthi ulimele kangakanani.

Umtshina we eksireyi ngomunye wemitshina eqakathekileyo kakhulu ezibhedlela. Umtshina lo uyenelisa ukuveza izithombe zamathambo. Uyasebenza kakhulu alubana umuntu eyephukile kumbe elezilonda ezingabonakaliyo, ezisemathanjeni. Lokhu kuyenza odokotela benelise ukwelapha lapho okulimele khona.

Izindlu zokuhlolela yizindlu eziqakathekileyo kakhulu esibhedlela. Lezi zindlu zimele zihlale zihlanzekile ngoba yikho lapho okutholakala khona imikhuhlane etshiyatshiyeneyo esuka ebantwini abatshiyatshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi imitshina yangkhona yonke esebenza lapho ihlale ihlanzekile ,kunanzeleleke ukuthi abantu abawubambi ngaphandle kwemvumo kadokotela.

Omama abamunyisayo kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngendlela okumele baziphatha ngayo langendlela futhi okumele baphathe ngayo abantwana kuqakathekile njalo ukuthi bafundiswe ukuhlanzeka, ukuhlanzeka kuqakathekile ngoba kwenqabela imikhuhlane etshiye tshiyeneyo engahlasela ingane ezincane.

ukubelethwa kwengane kungeyinye yezinto eletha intokozo enkulu abazalini ikakhulu umama ma esebambe ingane yakhe kuqala kuqakathekile kakhulu ukuthi obongikazi basondele eduze kukamama osanda ukubeletha bamfundise ukuthi kumele abame njani ingane ngoba inengi liyabe lingakwazi ukuthi liyibambe njani ingane ngalesi isikhathi

Uzulu uyakhazwa ukuthi aphakamele ukuya esibhedlela aluba esehlaselwe ngumkhuhlane abanengi bayaphuza ukuyezibhedlela umkhuhlane uze wande emzimbeni ucine ungaselapheki ikanti aluba siyafika ezibhedlela kusesemasinya siyenelisa ukuthola usizo.

ingane zonke ziyaludinga uthando lukamama ingane zonke kumele zikhuluswe ngothando olufudumele olukamama zidle zimunye zigeze zigqoke zogqkiswa yibo abazali abangomama ngiyazibuza abalahla abantwana babezintandane ezambuzini egangeni lemabholohweni kuyabe kutheni ngoba ingane kuyisiphiwo sika Nkulunkulu

Kuqakathekile ukuthi izihlobo zethu nxa zisezibhedlela zigula sizethekelele lokhu kuyanikeza umuntu ithemba njalo kuyambonisa uthando lwemuli abantu abase zibhedlela abanengi bayaphelelwa lithemba lokhu kuyabenza bezidle kakhulu okwenza ukuphila kwabo kube nzima kufanele sibethekelele sibaxoxise sikhulumisane labo ukuze bengazizwa bebodwa.

Abantu abalimele inyawo, kumbe abagogeke inyawo, bavame ukunikezwa izigodo zokubasiza ukuthi bahambe kahle. Zikhona ke izigodo ezithengiswayo njalo ezenziwe ngobuciko langobunono obukhulu, ezenza ukuthi umuntu enelise ukuthi ahambe kalula.

Esibhedlela kulemitshina eminengi etshiyatshiyeneyo njalo eyenza imisebenzi eyehlukeneyo. Imtshina leyi yenza imisebenzi wabo dokotela ubelula. Kukhona imtshina yokuhlola imzimba la abascaner ngayo omzimba yethu ukuze babone ukuthi angabehlutshwa ngumkhuhlane wuphi kubekhona imtshina ye x ray eyiyo ehlola amathambo izitulo ezilamaviri eziyizo ezisetshenziswa ukuhlola izigulani.

Insinjana zonke ezisentshenziswa ngodokotela ukuhlinza izigulane ukuze bemelaphe ngaphakathi bakuphe isitho esihlaselwe ngumkhuhlane kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile njalo zihlale zivalelwe kungasentshenziswa isipirithi kumbe eminye nje imithi etshiyeneyo ukuzihlanza lezi simbi ukwenzela ukuthi zingathintani njalo zingabi lamangcikwane angabangela umkhuhlane

Eyinye indlela ememethekisa igcikwane leHIV kuyileyi eyabantu abanikela ngegazi. Ukunikela igazi kuyinto enhle ngoba abantu abanengi aluba begula besezibhedlela bayaphela igazi. Kuqakathekile ukuthi abantu abanikela ngegazi bahlolwe kakhulu ukuze kunanzeleleke ukuthi igazi labo alila imikhuhlane engasamemetheka iye kwabanye abantu.

Amazinyo ngesinye isitho somzimba esidinga ukunakelelwa esikhathini esinengi ayadinga ukugezwa lokuhlazwa ngeziwatsho ehlambuluke ukuze kunganamatheli amagcikwane azaweza ukuthi abole ulubana selibolile izinyo njalo selibuhlungu njalo nje odokotela bayalikhipha zikhona ke izikhali kumbe imitshina abayisebenzisayo ukulibamba balidonse balikhiphe emzimbeni womuntu.

Ensukwini zalamhlanje isiminengi imitshina esebenzayo ezibhedlela omunye wazo yisifigi. Isifigi ngumtshina osebenziswa kakhulu ukuhlola ingaphakathi uyezwa ukutshaya kwenhliziyo ukukhala kwesifuba lokhu kwenza udokotela enelise ukwazi ukuthi isigulane singabe siphethwe yini.

Ezibhedlela lapho odokotela abahlinza khona abantu bekhupha izitho zomzimga ezihlaselwe ngumkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi isitho somzimba singahlaselwa ngumkhuhlahe sikhitshwe , ukuze lowomkhuhlane ungamemetheki, umzimba wonke. Kuyasetshenziswa imihlobohlobo, yezigelo, ezilkwazi ukuthi zenze umsebenzi, zingelakho ukuthi zilimaze umuntu ngokwedlulile.

Abantu abanengi bengagula okwesikhathi eside basuka baphele igazi emzimbeni. Lokhu kusuka kwenzwe yikuthi umzimba uyaphela amandla ukwenza igazi ngokwawo. Kuyadingakala ukuthi abantu abanjalo banikezwe igazi ngabanye. Kwelakithi eZimbabwe bakhona abantu abanikeza ngegazi. Lokhu kuyasiza izihlobo eziphathekileyo ezibhedlela.

Umuntu wesilisa esintwini sakithi ukhangelelwe ukuthi abelezikhali zokusebenza ngezandla ongabaliseka amahloka, amakhuba, amapiki amafotsholo lokunye nje okunenginengi okutshiyatshiyeneyo lokhu kwenza umsebenzi wenzandla ubelula njalo umuntu ongubaba nguye okhangelelwe ukuthi ayenze imisebenzi eminengi yezandla lapha egumeni.

Izigelo ezisetshenziswa ukuhlinza abantu yizigelo okumele zihlale zihlanziwe zihlanzwe ngemithi etshiya tshiyeneyo ukuze zinganamatheli amagcikwane lokhu kuzayenza ukuthi aluba zisetshenziswa emzimbeni womuntu zingahlali amagcikwane emzimbeni kodwa zisize ukukhupha umkhuhlane.

i stethoscope izigelo amajekiseni yiikhali zikadokotela eziqakathekileyo kakhulu zivame ukusetshenziswa zivame ukusetshenziswa kakhulu ngo dokotela laba abahlinza abantu bebelapha imikhuhlane etshiyeneyo i stethoscope yiyona esetshenziswa ukuhlola kumbe ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo kumbe okunye okuyimsinjwana okungaba khona esifubeni somuntu

i collar yokusekela intamo ngomunye umtshina ovame ukusetshenziswa ngabo dokotela kakhulu ikakhulu ebantwini abalimeleyo abantu abanengi abalimala engozini bayenelisa ukwephuka ithambo lentamo lokhu okudinga ukuthi banikezwe leyo collar ezakwenza ukuthi bangathunukali baze baphole

Izigoga labantu asebegugile kakhulu kuyafika esikhathini sokuthi benelise ukuzihambela bebodwa lokhu kwenza ukuthi kube ngumthwalo kakhulu uma bebodwa ukuthi baphile. Kulesidingo sokuthi bathole insimbi kumbe ezinye zinto ezingabasiza ukuthi benelise ukuzihambela bodwa bengabanjwanga.

Kulula kakhulu ukusebenzisa imithi yesilungu. Lokhu kungoba iyaziwa ukuthi isebenza kanjani njalo lengozi engasavela kiwo iyabe isaziwa ikakhulu okuyabe kuqakathekile kuyikuthi kuyaziwa ukuthi umuntu kumele asebenzise okunganani ukuze umkhuhlane osemzimbeni wakhe uphele. Akufani lemithi yesintu lapha okungaziwayo ukuthi amandla omuthi lo anganani.

Amaphilisi lawa awe 'Loperamide' ngamaphilizi alamandla kakhulu njalo aqakathekileyo, avame ukusetshenziswa ukwelapha isihudo, ayanikezwa umuntu olesihudo okwesikhathi esincane ikanti lalowo osehude okwesikhathi eside laye uyawanikezwa. Ayanceda ukuphungula njalo ayaqinisa ubulongwe ukwenzela ukuthi umuntu engahudi.

Emakhemesi kutholakala imithi etshiyetshiyeneyo njalo eyenza imisebenzi etshiyeneyo. Yikho lapho abathenga khona imithi uma befuna ukwelatshwa. Omunye wemithi otholakala lapha yi Tobramycin. Lo ngumuthi osetshenziswa ukubulala amagcikwane abangela imikhuhlane. Uyasetshenziswa emehlweni, esifubeni lasendlebeni.

i codain phosphate ngamanye amaphilisi asetshenziswayo ukuqheda ubuhlungu avame nje ukusetshenziswa ubuhlungu obunganene kumbe obungatsho lutho kuqakathekile ukuthi umuthi lo kwesinye isikhathi uhlanganiswe leminye imithi efana labo paracetamol ungumuthi olamndla osetshenziswa ukulapha ukukwehlela kumbe ukwehlisa izinhlungu emzimbeni

Amaphilizi ngeyinye yezinto esiza kakhulu abantu abagulayo, ngokunjalo kuqakathekile ukuthi umuntu ananzelele indlela awasebenzisa ngayo. Okokuqala kumele ulandelele izixwayiso zikadokotela. Kodwa okunye okumqoka amaphilisi kumele abekwe endaweni lapho abantwana abangeke bewafinyelele khona.

ezinye zezinto ezitholakala emakhemesi eziqakathekileyo lutshinda lomgaxo lowo olusebenziswa ngabantu abephukileyo aluba umuntu ephuke isandla kufanele asilengise ngendlela engasoze iyenze ukuthi igazi licine selisehla kakhulu lisiya ngaphansi okuzayenza sivuvuke sibe buhlungu kumele asigaxe ikhona imigaxo yakulezinsuku esetshenziswayo ukuthi umuntu asigaxe kalula ikanti utshind lusetshenziswa ukuhlanza izilonda eziphuma igazi kumbe ubomvu

Kuvamile kakhulu ukuthi umuntu angafika esibhedlela anikezwe imithi etshiyeneyo. Anganikezwa amaphilisi kumbe anikezwe imithi yokunatha kodwa kwesinye isikhathi umuntu uyabedinga ukuthi anikezwe amanzi emzimbeni lapha usuka abesefakwa iDrip. I drip ilamanzi ayelaphayo adingakala kahle emzimbeni njalo iyasetshenziswa ukuthi inikeze eminye imithi emzimbeni

Ensukwini zanamhlanje isikhona imithi ethengiswa emavinkilini esikhathini esinengi uyathola iyehliswe i price kancane ukwenzela ukuhuga abathengi, kuyingozi ukuthenga imuthi emavinkilini ngoba esikhathini esinengi imithi leyi siyithenga singakwazi ukuthi siyisebenzise njani okwenza ukuthi abantu bayisebenzise okwedlula amalawulo kubalimaze emzimbeni.

Umuthi lo okuthiwa yi muconyl ngumuthi oqakathekileyo kakhulu ngomuye wemithi ethengwa emakhemesi. Umuthi lo usebenziswa ukukhipha udenda olutholakala esifubeni njalo ngumuthi ovame ukuba lezinye izinto ozivezayo emzimbeni womuntu ezingaba yingozi aluba umuntu ewusebenzisa umuntu angazithola esehlanza kumbe esebulawa yisisu ngokubangelwa kwalowo muthi

I dynamometer ngumuthi otholakala emakhemesi, ngumuthi njalo odokotela abavame ukuwunikeza izigulane. Kumele umuntu awunathe nje ngesikhathi sikadokotela. Uvame ukunikezwa abantu abalahlekelwa yikulangazelela ukudla, labantu abafisa ukukhulisa isisindo somzimba wabo. Kwsinye isikhathi uyanikezwa abantu abaphela amandla, labantu abaphuma ekuguleni abafisa ukuthi balulame masinyane.

Minengi imihlobo yamaphilizi njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Akhona amaphilizi aqeda ubuhlungu, abekhona amaphilizi ayenza ukuthi umuntu alambe, akhona ayiwo amaphilizi abulala amagcikwane emzimbeni njalo umuntu kumele awanathe ngesixwayiso zikaDokotela.

Igylmax ngumuthi ovame ukunikezwa abantu abantu abalomkhuhlane wetshukela. Ikakhulu lo owohlobo lwesibili. Umuthi lo uvame ukusetshenziswa kakhulu uhlangane lokuzivocavoca lokunye nje okuthiyeneyo. Umuthi lowu uvame kuphiwa umuntu awudle lesidlo sekuseni kumbe lesidlo semini

IFucibet ngumuthi ovame ukusetshenziswa ukwelapha izikhumba abantu abanengi bayaba lemikhuhlane eminengi esikhunjeni imikhuhlane leyi iyelatshwa ngokugcotshwa imithi okuthiwa yiFucibet abanye njalo bengabe belunyiwe umuthi lowu uyasebenza.

Amapills lawa okuthwa yiDilcolax ngamapills ayelepha ukuqunjelwa lapho umuntu equnjelwe isisu sisuka sehluleke ukugaya kuhle ukudla okwenza ukuthi ukudla kuhlale isikhathi eside esiswini kungadlulanga kuqakathekile ukuthi umuntu aphiwe iDilcolax ukwenzela ukuthi isisu sakhe senelise ukugaya ukudla kudlule esiswini

Ipanadol ngomunye umuthi oqakathekileyo njalo olamandla kakhulu kwezempilakahle. Uvamile ukutholakala ngebizo elithi paracetamol. Abanengi bayawusebenzisa ngendlela ezitshiyatshiyeneyo. Abanye bayawuginya ungamaphilisi, abantwana abancane bavame ukuwuphiwa ungumuthi wokunatha, ikanti abanye bayawajikela emanzini bebesebenatha ungamanzi. Amaphilisi lawa ayaqeda inhlungu emzimbeni.

Imithi leyi ibhaliwe ukuthi 'generic' yimithi eyabe iyenzwe ngezithaku ezifana laleyi imithi elodumo esiyaziyo kakhulu. Njalo nxa kubhalwe ukuthi 'forte' kuyabe kusitsho ukuthi uyabe ulamandla kakhulu umuthi wakhona, kuyingozi ukuthi usebenzise ngaphandle kokuba udokotela ekuxwayisile ukuthi usebenze njani. Ivame ukusentshenziswa ukuqeda ubuhlungu emizimbeni.

i Ventoline, i ventoline ngumuthi ovame ukuphiwa abantu ababulawa ngumkhuhlane wofuba ikakhulu lowu obizwa kuthiwe yi Asthma i Asthma ngumkhuhlane oyenza abantu bavaleke njalo baphefumule nzima isifuba sabo sikhala umuthi lowu uyafafazwa emlonyeni uyenza ukuthi izinyama zaphakathi zivuleke masinyane njalo ivule indlela yokuphefumula.

i Benylin ngumuthi olodumo kakhulu ekwelapheni isifuba loba umuntu elophepha olomileyo uyasebenzisa i Benylin i benylin iyenelisa ukuvuthisa uphepha olukhona esifubeni ukwenzela ukuthi umuntu akwehlele isikwehlela siphume

I Revlimid ngomunye umuthi ovamileyo kakhulu ukusetshenziswa kubantu abalomkhuhlane womdlavuza, ikakhulu labo abalo mdlavuza wegazi. I Revlimid ngumuthi olamandla kakhulu okungamelanga loba ngubani awusebenzise ngaphandle kokulaywa ngodokotela.

Ijekiseni lesawudo ngomunye wemithi elamandla kakhulu. Iyasetshenziswa kakhulu ngodokotela ezibhedlela balisebenzisa ukugezisa izilonda njalo balisebenzisa ukubuyisela isawudo emzimbeni womuntu. Ijekiseni lesawudo kumele umuntu alisebenzise elendela imlayelo kadokotela.

Umuthi wedufalac ngomunye umuthi osetshenziswa ngabantu abaqunjelweyo. Abantu abaqunjelweyo imvama yabo bayehluleka ukuyangaphandle. Bayehluleka ukukhupha ubulongwe emzimbeni. Lokhu kuyimvama kakhulu ebantwini abalezisu ezehluleka ukugaya ukudla ngokuphelele, bayawunatha lumuthi okwenza ubulongwe buphume emzimbeni.

Ukuze abantu baphile kahle elizweni, kumele belinelise ukuba lemithi etshiyatshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Akumelanga abantu bafike esibhedlela baswele imithi yokwelepha. Kuvamile kakhulu emazweni aseningizimu Africa ukuthi abantu baswele amaphilisi bafe bebulawa nje yikuthi imithi eyeneleyo kayikho.

ILomacide ngamaphilizi avame ukusetshenziswa ukwelapha i acid yesintu. Abantu abahlutshwa yi acid yesintu loba abalezilonda emathunjini bavame ukunikezwa iLomacide ngabodokotela. ILomacide ungayisebenzisa okwesikhathi eside kuvamile ukuthi ube lohlupho lwekhanda kumbe lwesihudo

Esikhathini esinengi aluba umuntu elengcekeza esiswini, isisu siyaziveza ngokuhuda. Alubani umuntu esehude okwesikhathi eside imvama yikuthi uyaphela amandla, lokhu akulunganga. Umuntu uyabe eselahlekelwe ngamanzi amanengi ukwenza ukuthi angabi ngcono. Yikho ke lapho odokotela abavame khona ukusebenzisa lawa amaphilisi ukwenqabela ukuhuda.

Ibuliver drench ngumuthi wezifuyo. Umuthi lowu uyabulala izinanakazana eziphakathi emzimbeni ikakhulu phakathi esiswini. Iyabulala izinanakazana ezifanisela amawemusi lawa atholakala esiswini kumbe lawa emaphatshini kumbe lawa atholakala esibindini senyamazana.

I amoxicillin ngamaphilisi adumileyo kakhulu kwelakithi ilizwe ngamaphilisi asebenza kakhulu ukubulala amagcikwane esikhathini esinengi lawo amaphilisi awathengwa ngaphandle kokuba udokotela ekubhalele ukuthi uyewathenga njalo ukuwasebenzisa kwawo kulandelwa umlayo kadokotela ngamaphilisi alamandla kakhulu.

Imithi yesilungu yona ibuya ngemihlobohlobo etshiyeneyo njalo isebenza ngokutshiyana. Iyabuya ingamaphilisi lawa esiwanathayo, lawo ayimbala etshiyeneyo, amanye abaomvu, amanye aluthuli, amanye aluhlaza, ayatshiyana kusiya ngokuthi ngamaphilisi ani. Eminye iyagcotshwa, iyabe ingufilimu wokugcoba, eminye iyanathwa, ikakhulu eyokukhwehlela, iyimithi engamanzi enathwayo etholakala emambhodleleni.

Ihistazine ngamaphilisi asetshenziswa kakhulu ukwelapha abantu abalama aleji, asetshenziswa kakhulu ukuncindezela izimpawu zokugula ezivela emuntwini olama aleji. Kuyakhuthazwa kakhulu ukuthi umuntu owasebenzisayo azame ukuxwaya ukutshayela ngoba ayabangela ukulala

i OxyContin ngamaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni avamile ukusetshenziswa kakhulu lapho amphilisi amanye aseyehluleke khona ukusebenza wona yiwo asetshenziswayo ukuqeda ubuhlungu avamile ukusetshenziswa kakhulu ebantwini ababulawa ngimkhuhlane ofanana lomdlavuzane elobuhlungu okwesikhathi eside kuqakathekile ukuthi umuntu owasebenzisayo awasebenzise u dokotela ekhona

Imikhuhlane. Eminengi yelatshwa ngamaphilisi amaphilisi kumele umuntu ewanathe ngesixwayiso sikadokotela amaphilisi abuya ngembala etshiyeneyo amanye ayabe amhlophe amanye ebomvu kuthi amanye eluhlaza amanye njalo eyisbhakabhaka wonke lamaphilisi ahamba elisixwayiso sikadokotela njalo ayenza imsebenzi etshiyeneyo

I paxlovidin ngamanye amaphilisi aphiwa abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we COVID 19 amaphilisi lawa angaphiwa abantwana kumbe aphiwe abadala okuqakathekileyo yikuthi amaphilizi lawa aphiwa kuphela ngu dokotela njalo kumele anathwe kulandelwa izixwayiso zikadokotela amaphilizi lawa aphiwa umuntu osanda kuhlaselwa yi COVID njalo emalangeni amahlanu ngemva kokubobakala kwezitshengiselo

I Anastrozole ngamaphilisi alamandla kakhulu ngamaphilisi asetshenziswa kakhulu ukwelapha abantu abalemhlambuza wamabele ayelapha omama eskhathini esinengi abahlaselwe ngumkhuhlane womdlambuza kumele abantu nxa bangawuphiwa balandele iziqwayiso baziphiwa ngodokotela bangawanathi ngaphandle udokotela etshilo

Imetformin ngamaphilisi ancedisa kakhulu abantu labo abalomkhuhlane wetshukela, ikakhulu laba abalohlobo lwesibili lwetshukela. Yibo abavame ukuphiwa lowu umuthi. Umuthi lowu uvame ukuthi uyayenza inhliziyo ingakhuphuli itshukela elinengi njalo iqinise ukusebenza kwe insulin emzimbeni womuntu.

Izinki salufethi ngomunye umuthi ovame ukunikezwa abantwana. Uyasetshenziswa ukwelapha abantwana abahudayo, ikanti bayawusebenzisa futhi ukubuyisela izinki emzimbeni. Umuthi lowu ulamandla, uyenza ukuthi umntwana alubana egula, aphange asile.

Umuthi wamehlo wokuthontisela ngumuthi ovame ukusebenzisa kakhulu aluba umuntu ebulawa ngamehlo. Amehlo awomileyo kumbe njalo amehlo abuhlungu uyathontiselwa phakathi elihlweni ukwenzela ukuthi uhlanze ilihlo likhiphe loba yini engabe ihlasele ilihlo ukwenzela ukuthi umuntu aphole

Emandulo umuntu ubesithi angahlaselwa ngumkhuhlane wofuba kumbe ukuhlwehlela ibikhona imithi yesintu ebikade zisetshenziswa. Imithi eyi ibalisela amahlamvu awethetshane labontolwane. Imithi leyi ibihlafunwa, inathwe kumbe umuntu afuthe ngayo. Kulezinsuku isikhona imithi esetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela.

Umkhuhlane wetshukela ngomunye umkhuhlane osuvamile emhlabeni jikelele. Ngumkhuhlane njalo ongelaphekiyo osuqede abantu abanengi. Abanengi benelisa ukuwuncindezela ngokusebenzisa imithi etshiyetshiyeneyo abayinikezwa ngodokotela. Inengi liyaphiwa imithi lihambe liyezihlaba endlini ukuze lenelise ukuphila letshukela.

Emandulo umuntu ubesithi engagula ubehamba ayekubosiyazi kumbe enyangeni lapha ekade efika aphiwe khona imithi yesintu eyokunatha loba eyokucaba imsize aphole ensukwini sanamuhlanje akusenjalo umuntu agula uyahamba esibhedlela ayephiwa imithi.

Imithi yabodokotela iyasiza kakhulu njalo yenziwe ngendlela yobuciko eyenza ukuthi yelaphe leyo mkhuhlane eyabe ibanjiwe emzimbeni womuntu. Kodwa lanxa kunjalo, imithi leyi ayilunganga ngoba ilakho ukubangela eminye imkhuhlane esingayaziyo.

Umkhuhlane wofuba uyelapheka abanengi bakithi bayawelapha besebenzisa umuthi lo okuthiwa yiBenilyn esikhathini esinengi umkhuhlane wofuba uvame ukubamba abantwana abancane abasakhulayo ikanti labadala labo uyabamba.

Obaba abanengi abalemikhuhlane yesidoda ehlasela isitho sangaphansi bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayethola usizo. Abanengi obaba abakhulumi bafela ngaphakathi okubenza abanengi bakhona bazibophele benze okunye okubuhlungu. Ikhona imithi enjengaboViagra eyenelisayo ukuthi isize umuntu ongubaba ukuze athole ubudoda bakhe.

Minengi imikhuhlane yamehlo esikhona emhlabeni. Omunye wemikhuhlane evamileyo yimbonya. Imbonya ngumkhuhlane omdala uyaziwa kakhulu ngokuhlasela abantwana. Abantwana abanengi bakhula bengaboni kahle behlutshwa ngamehlo ngenxa yembonya. Kodwa iyelapheka. Aluba umuntu engahamba esibhedlela ayephiwa umuthi, uyenelisa ukuyinqoba imbonya.

Ukufundisana lokufundiswa ngezempilakahle kuqakathekile kakhulu kudala abantu bebethi bengafika emakilika andubana bayelatshwe baqale bafundiswe okubili okuthathu ngempilakahle lokhu bekusenza ukuthi abantu bakwazi ukuzphatha kuhle bavikeleke ezintweni ezingabangela imkhuhlane kibo. Kuqakathekile ukuthi kuhlalahlale abantu babizwe bahlaliswe phansi bafundiswe izinto eziqakathekileyo ngempilakahle.

izibhedlela ezigcina abantu abagula umkhuhlane wenqondo kuqakathekile ukuthi zenziwe zibe zindawo eziphephile kususwe izinto ezingaba yingozi ezingabalisela insimbi lamambodlela kumele kube zindawo eziphephile ngoba abantu laba bangasebenzisa lezi zinto ukuzilimaza bona kumbe ukulimaza omongikazi ngesikhathi ezama ukubahlola

Abantu abasakhulayo kumele baxwayiswe kakhulu ikakhulu ngesikhathi beqala ukuba lobungane labantu abangamantombazana kumbe abafana. Ikakhulu laba abazinga leminyaka elitshumi lantathu kusiya kumatshumi amabili. Kuqakathekile kakhulu ukuthi bafundiswe kakhulu mayelana lokuya emacansini. Akumelanga bayemacansini lokhu kuzabenza ukuthi bavikeleke emikuhlaneni eyingozi eminengi.

Abantwana abancane bayathanda ukudlala. Ikakhulu ukuhlabela, betshaya izandla, begida. Lokhu kuyabajabulisa kakhulu. Kuqakathekile ukuthi ezifundweni zabo, banikezwe ithuba, lokuthi batshaye izandla. Bagide bakholise.

iviki lokulangazelela ukumunyisa kwabantwana umhlaba wonke jikelele ivame ukubakhona ngosuku lwakuqala kusiya esukwini lwesikhombisa ngoncwabakazi lapho omama abanengi bayabe bekhuthazwa ukuthi bamunyise ukumunyisa kuqakathekile kakhulu ngoba kuyanikeza umntwana ukudla okweneleyo lokwenza ukuthi umntwana avikeleke emkhuhlaneni

Ukugula kosani oluncane ngeyinye yezinto ezwisa ubuhlungu ngoba umntwana omncane akenelisi ukuthi akutshele ukuthi kubuhlungu ngaphi njalo akukho buhlungu ngaphi uvame ukukhala nje isikhathi sonke ngokunjalo bakhona odokotela babantwana abafundiswe ngokugcweleyo ukuthi bakwazi ukuhlola abantwana bathole imbangela yobuhlungu obungabe bukhona emzimbeni.

Abantwana abacane abanengi sebezalwa njalo baphila lengcikwane le etshi ayivi. Nxa silandelela izibalo ezikhona emhlabeni jikelele ziveza ukuthi kungaba yisigidi eyesitshiyangalo mbili sabantwana abaphila lengcikwane. Lokhu kukhomba ukuthi ngamatshumi ayisitshiyangalo mbili lasficamunwe munye ekhulwini sabantwana abaphila lengcikwane emhlabeni.

Kuyahlukumeza kakhulu ukubona abantwana abancane bezama ukunakekela abanawabo. Leyi nge yinto esivamile kakhulu ikakhulu ngensuku lezi zemikhuhlane engelaphekiyo. Abazali abanengi batshona batshiye ingane zilomthwalo wokunakekelana. Kuqakathekile ukuthi udokotela aluba enikeza umuthi umntwana akummele ayewunikeza omunye umntwana, awucasisele ngokugcweleyo ukuthi kumele awusebenzise njani.

Kuqakathekike kakhulu ukuthi labo abasebenza ezibhedlela, abongikazi namadokotela, bazivikele kakhulu ngeskhathi behlola kumbe beselapha, kumbe behlinza umuntu olomkhuhlane oyingozi. Eskhathin' esinengi, bakhangele ukuthi bagqoke ama mask, bavale amakhanda bavale imilomo, bavale ngitsho imizimba yabo ngamafasikoti ayenzwe ngeplastiki.

Ukwengamela kwezempilakahle kwasekuqaleni kungenye yezinto eziqakathekileyo empilweni zabantu. Abantu kumele baluthole usizo masinyane ikakhulu umuntu ma ephathekile kumbe elimele ukwezela ukuthi kwehlise ubuhlungu andubana bayefika esibhedlela. Amazwe onke omhlaba asemanyene ukuzama ukubona ukuthi yezempilakahle ziyafinyelela kakhulu ebantwini njalo abantu bayazenelisa.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abezempilakahle babe lothando kakhulu ebantwini, bazijwayeze ukuhlekahleka lokudlala labantwana, lokhu kuzakwenza abantwana bangababoni njengezitha, alubana umongikazi engahlaba umntwana ngejekiseni kodwa engadlali laye engelalo uthando, kulula ukuthi umntwana ambone njengesitha.

Eyinye yezinto eziqakathekileyo emele uhulumende ayifakele izibuko, zimuli lezi eziholwa ngabanye abantwana abazali bengatshona ingane zisesezincane. Abantwana basala belomlandu wokondla abanyabantwana. Lokhu kwenza ukuthi ingane zincane ziswele ukudla njalo zikhule kanzima, zihlaselwa yimkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Ikhona imikhuhlane eyaziwayo ukuthi iyabulala abantwana nxa bebancane. Abantwana bonke balamalungelo okuvikelwa kulemikhuhlane njalo abantwana bonke bayahlatshwa amajekiseni banathiswe lemithi ukuze bavikeleke . Imikhuhlane leyi iyabalisela indingindi, kumbe uphepha leminye nje etshiyeneyo

Enye yezingozi evame ukwehlela abantwana abancane, kuyingozi yokutsha. Abantwana abanengi bayatshiswa ngamanzi. Abanye bayadonsa izimbiza ziseziko, bawelwe ngamanzi batshe. Kukanti abanye bayafakwa emanzini atshisayo, ngabomama bengananzelele. Umntwana etshe ayobuke kuvele inyama emhlophe yangaphansi. Lokhu kuyahlukumeza umntwana kakhulu.

Alubana singabazali abaqotho kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi abantwana bethu bayathola impilo enhle impilo ehlelekileyo. Okunye okuqakathekileyo esingakwenza Kuyikuthi sibone ukuthi umtwana ngomtwana alubana ephathekile. Siyamhambisa esibhedlela ngesikhathi ayethola usizo. Ayephiwa imithi efaneleyo. Sibe sesiyabona ukuthi leyo mithi uyinatha ngendlela

Abantwana kumele banikezwe ithuba lokudlala ngoba imidlalo iqakathekile kakhulu empilweni yomtwana imdlalo iyaletha inzuzo enkulu kakhulu empilweni zabantwana okubalisela ukufunda ukukhuluma ukuqinisa inyama zomzimba ukufunda ukuxolelana lokwabelana izinto abazisebenzisayo

Ezibhedlela kuyadingeka ukuthi kube khona abantu abafundisiweyo ukunikeza usizo lwakuqala kwezempilakahle. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ma sekuvele ingozi. Aluba imota yezigulani iphuma isiyalanda abantu abagulayo kumele bebekhona laba abantu bakwazi ukufika basize abantu abayabe bekhona kuleyo ndawo abadinga usizo usizo lwakuqala.

Impunza ngomunye yemikhuhlane ehlasela isikhumba. Lowu umkhuhlane kukhanya wavela enkawini. Kuthwa waqala ukubonakala ngo1958 ikanti njalo waqala ukuhlasela abantu ngo1970.Umkhuhlane lo uyahlukuluza abantu okwamaviki amabili kumbe amathathu kodwa ulakho ukuphola umuntu engazange ayelatshwe.

Kuqakathekile ukuthi labo abasebenza ezibhedlela ikakhulu ababhala amabhuku bazinikeze ithuba, babhale izinto eziqondileyo, kuthi bangathola ithuba bahlale phansi babheke ukuthi akukho yini amaphutha. Lokhu kuzayenza ukuthi umsebenzi wabo uphume uqondile njalo amanani azavela njengoba enjalo. Lokhu kuzasiza kakhulu ekuhleleni ezempilakahle.

ngendlela imitshina esiminengi ngayo esibhedlela imitshina esebenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo imitshina iqakatheke kakhulu ekusizeni impilo zabantu kuqakathekile ukuthi kube labantu abafundisiweyo abakwazi kamhlophe ukuthi umtshina munye ngamunye usebenza njani njalo nxa usuthe wafa ulungiswa njani lokhu kuzayenza ukuthi imtshina ihlale ikahle njalo isebenze ngendlela efanele

Omongikazi ngabantu okumele bebe lolwazi olungcweleyo ukuthi baphathe kanjani izigulani izigulani ziyafika esibhedlela zile mumo etshiyeneyo omongikazi mele benelise ukuthi bazamukele lezi izigulani bengazange beveze imizwa yabo alubana umongikazi ebonakala ethithi bele or emangele ngokugula kwesigulane kuyahlukumeza isigulane

Iathoskopu ngumtshina osetshenziswa ngodokotela ukuhlola indlebe. Umtshina uyenelisa ukubona ukuhlaselwa kwendlebe ngamagcikwane athize kumbe ukulimala njalo uyenelisa ukubona nxa kulengcino engabe isikhulile phakathi kwendlebe okwenza izwe ubuhlungu kumbe icine ingasezwa kahle.

Udokotela usebenzisa ithesteskhophu okokuqala uvame ukusindela abesedeze lesigulane sakhe abesethatha ithesteskhophu endlebeni yakhe esinye isixhingi asifake esifubeni sesi gulane uyabamba kahle njekhle isigulane sakhe ehlombe abeselalela ngendlebe lapha uyezwa umsindwane ongabe ukhona esifubeni ebalisa ukutshaya kwenhliziyo lokukhala kwesifuba ngoba sivalekile

Omongikazi lapho bexwayisa umuntu ikakhulu ogulayo kuqakathekile ukuthi basondele eduze kwakhe kwesinye isikhathi baze bambambe ngezandla lokhu kwenza ukuthi lowo oxwayiswayo azizwe elokuthemba lo omxwayisayo okuyenza ukuthi akuvume njalo akwamukele lokhu akuxwayiswayo kumsebenzele.

Kwakube yinto enhle kakhulu alubani omunye walaba abathatheneyo egula bahambe bonke kubo dokotela bayekuzwa ukuthi kungabe kuhlutshwa yini lokho kwenza kube lula ukuthi udokotela abachazele mhlawumbe umkhuhlane olomunye uyathelelwana kuhle kube lula bonke bathole ukwelatshwa sikhathi sinye.

Izolo bekuvamile kakhulu ukuthi omongikazi kube ngabantu besifazana. Kodwa kulezi nsuku sokungu msebenzi ongasetshenzwa loba ngubani kungakhathelekile ubulili. Uyathola umuntu wesilisa elapha owesilisa kumbe owesilisa elapha owesifazana . Njalo abesifazana bayelaphana kumbe balaphe futhi abesilisa .

Eyinye eyezinto eqakathekile alubana umuntu egula kuyi kudla izithelo, izithelo zilamandla kakhulu emzimbeni womuntu ngoba ziyabisela ama vitamin okuyiwo alwisana lemkhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni yomuntu. Umuntu angazitholela ama mengo, orentshi, amabhanana lezinye nje ezitshiyatshiyeneyo ezesintu lokhu kuyaqinisa womuntu.

Abantu abasebenzela ezibhedlela kumele kube ngabantu abalomdladla ikakhulu labobantu abahlangabeza imota yezigulane lapho ifika lesigulane kumele kube ngabantu abalamandla okwenza ngokuphangisa. lapho bekhupha isigulane besifaka embhedeni besigijimisela kubodokotela lapho siyolatshwa khona.

Nxa ungumuntu empilweni kuqakathekile ukuthi ubelakho okufundeleyo. Ube lalo ikhono elilodwa olifundeleyo elizakuphilisa. Ungaba ngumbalisi, ungaba ngudokotela, ungaba ngumongikazi, ungaba ngumanjinela ,kunengi. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu afunde abelokwazi olupheleleyo kulokhu akwenzayo ukuze ayenelise ukuzisiza asize lalaba abaseduze kwakhe.

Ngeyinye yezinto eziqakathekileyo alubana umuntu efika endaweni yokusebenzela entsha kuqakathekile ukuthi umuntu afundiswe yilaba abalolwazi ngaleyo ndawo ukuthi indawo leyo isebenza kanjani. Kuqakathekile ukuthi umuntu aboniswe imitshina munye ngamunye abekwazi ukuthi umtshina lowu usebenza njani njalo kumele ayenze njani ukuthi azivikele engozini.

Abantwana abancane bavamile ukubulawa zindlebe. lkhona ke imitshina eyenelisayo ukuhlola indlebe. Iyenza ukuthi udokotela ayenelise ukubona phakathi endlebenni ukuthi kungabe kulani. Kuyenzeka ukuthi umntwana abe lengcino endlebeni. Ingcino leyi iyenza ukuthi umntwana lowu acine ehlaselwa ngeminye imikhuhlane.

Abanye abantu okumele bafunde ngokugcweleyo ngabasebenzi bemakhemesi. Emakhemesi kudinga abantu abaqeqetshileyo njalo abayaziyo into abayenzayo abazazwisisa ngokugcweleyo lokho okutshiwo ngudokotela emaphetshaneni lawa atshukuthi umuntu ubulawa kuyini njalo kumele anikweni ukwenzela ukuthi abantu bangaphiwa imithi engafanele ngoba eminye imithi ingutshefu njalo ilakho ukulimaza umuntu alubana engayinatha ngendlela engafanele.

Aluba ufika esibhedlela kufanele kubelula kakhulu ukubona udokotela kufanele Umbone ngempahla azigqokileyo odokotela bavamile ukugqoka amabhatshi amade amhlophe njalo bavamile ukulengisa ama khadi abhaliwe amabizo abo Amakhadi lawa abhaliwe ibizo likadokotela lokuthi ungudokotela wani

Imisebenzi eyenziwa ngabongikazi labodokotela esibhedlela iqakatheke kakhulu. Bayananzelela impilo zethu bayanakekela abantwana abasakhulayo njalo bayananzelela ukuthi umuntu ngomuntu iloba egula uyaphiwa umuntu ofaneleyo. Ngokunjalo uhulumende kumele ananzelele ukuthi iholo labo lihambisana lobungozi bomsebenzi abawenzayo.

Siyabadinga odokotela abanengi elizweni aluba odokotela bebanengi umsebenzi uyaba lula abantu abagulayo bayahlolwa ngesikhathi esifitshane basizakale. Olutsha luyakhuthazwa ukuthi lufunde luphakame luhambe emfundweni yaphezulu lufundele khona ukuba ngubudokotela ukuze kusize umphakathi.

Emadolobheni amakhulu, kelezitolo ezinengi ezithengisa izinto ezitshiyatshiyeneyo. Kubalulekile kakhulu ukuthi amakhemisi abhalwe phandle ukuthi leyi yikhemisi. Lokhu kuzenza ukuthi kube lula kakhulu aluba abantu bedinga indawo zokuthenga. Njalo kumele kubhalwe ngamabala akhanyayo amakhulu.

Umuthi okuthiwa yiEflaron ngumuthi osetshenziswa kakhulu ukubulala amagcikwane abangela imikhuhlane. Kumbe zonke nje izinana eziphila phakathi kwemizimba yezinye izinanakazana. Kuqakathekile ukuthi umuntu awusebenzise ngesixwayiso sikadokotela. Uyelapha isisu, uyelapha imikhuhlane yesikhumba lomunye nje okutshiyeneyo.

Ngendlela ubugebenga osobande ngayo emhlabeni langendlela ubusela osobubunengi ngayo kuqakathekile ukuthi amakhemisi ayenziwe avikelwe ukwenzela ukuthi abantu bangenelisi ukungena nje batshontshe loba yini abayifunayo. Lokhu kungenza ingozi yokuthi abantu bayethengisa imithi ezitaladeni okungenza abantu bathenge bacine bevelelwa zingozi.

Emakhemisi kuqakathekile kakhulu ukuthi kusebenze abantu abalolwazi. Ngaphandle kwabantu abasebenza lapha kuqakathekile ukuthi indlela imithi efakwa ngayo, amabizo ayo kumele abesegcekeni ukwenzela ukuthi umuntu ongenayo ezothenga abone umuthi wakhe owunathayo kumbe awuphiwe ngodokotela loba lowu okumele amnikeze engakawuboni.

Emakhemisi kukhona imithi eminengi etshiyatshiyeneyo. Into eqakathekileyo njalo emqoka yikuthi labo abasebenza emakhemisi benelise ukufunda lokho okubhalwe ngodokotela, babekwazi ukuthi umuntu lo ogulayo kumele anikezwe wuphi umuthi njalo awunathe ngesilinganiso esinganani.

Abantu abanengi abazibulalayo bayawasebenzisa amaphilisi. Kuyingozi kakhulu ukuthi umuntu anathe amaphilisi okwedlulise amalawulo. Amaphilisi onke alendlela okumele asetshenziswe ngayo njalo kulezilinganiso okumele umuntu azilandelele. Kuqakathekile ukuthi umuntu alandelele izilinganiso ezibhaliweyo. Lokho kwenzelwa ukuthi akwelaphe angakulimazi.

IAlbendazole ngamanye amaphilizi aqakathekile kakhulu kwezempilakahle abantu abanengi bayawasebenzisa alubana behlaselwe ngamawemusi atshiyatshiyeneyo. Amaphilizi lawa umuntu kayenelisi ukuwasebenzisa ngaphandle kokuba ewaphiwe ngudokotela ewasebenzisa ngeziqondiso zikadokotela njengoba kunjalo.

Zinengi indawo ezithengisa imithi yesilungu, kodwa kayisizo zonke ezilawo amanzi ahlakaniphileyo. Indawo ngendawo ethengisa imithi kumele ibelamanzi ahlanzekileyo. Kungafakwa idispenser yamanzi. Ukwenzela ukuthi umuntu ngomuntu athole amanzi ahlanzekiieyo. Ukwenzela ukuthi anathe imithi yakhe kusasemasinyane.

Imithi yokukhwehlela iqakathekile kakhulu iyasiza abantu abanengi loba ulophepha oluwomileyo loba olubuthakathaka ikhona imithi ekufaneleyo khonalokho. Abantu abanengi bayisebenzisa kubi imithi leyo. Intsha yakulezi insuku isisebenzisa imithi yokukhwehlela njenge zidakamizwa bayinathe ibalimale njalo ibagulise.

Ikhemisi yindawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyetshiyeneyo yesilungu. Imithi leyi ihlala emabhokisaneni amancane atshiyetshiyeneyo njalo iyabekwa emashelufini nxa ufika khona usiyathenga abasebenza khona bayakwazi ukuthi ishelifu linyengayinye lilayiphi imithi.

Eyinye yezinto ebaluleke ngamakhemesi yikuthi kumele ihlanzeke. Ikhemisi kumele ihlanzeke ukwenzela ukuthi amangikwane abangela imkhuhlane angasondeli duzane lamaphilisi lemithini. Abantu kumele bathole imithi ehlanzekileyo njalo imithi evaleliweyo emabhokisini ukwenzela ukuthi amangcikwane aphandle angathintani lemithi lowo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu alubani egula athole imithi ezamsiza lokhu kubalula kakhulu alubani ehambe kobodokotela abalolwazi bamnike imithi efaneleyo kodwa lanxa kunjalo akumelanga umuntu ahlale enatha imithi okungapheliyilo okwenza umzimba wakhe ucine usujwayele imithi ungasavumi ukuzelapha wona wodwa.

Kuqakathekile ukuthi indawo ngendawo ibe lekilinika eduzane .Ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthola usizo .Indawo ezinengi azilawo amakilinika abantu bayahamba imango edlula amakhilomatha angaba ngamatshumi amathathu bengazange bathola ikilinika eduzane .Ngokunjalo inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhuthazwa ukuthi zibambisane lomphakathi kwakhiwe amakiliniki.

Kufanele zibe zinengi izibhedlela njalo lezisebenzi zalapha zibe zinengi. Lokho kuzaphungula inani labantu abafika behole laphana befuna usizo. Kuqakathekile njalo ukuthi asebegugile baphiwe usizo kuqala. Bakhona abantu asebegugile abadlula iminyaka engamatshumi ayisithupha lanhlanu kumele banikezwe usizo kuqala.

Esikhathini esinengi aluba abantu bekhankasa, mhlawumbe sekulemikhuhlane eyabe isiqhamukile etshiyeneyo. Kuvamile kakhulu ukuthi kufundiswe abantu abadala. Kuqakathekile ukuthi abantwana labo ezikolo bafundiswe ngokuthi bangazivikela njani baziswe ngemikhuhlane eyabe ikhona. Abantwana ngabantu abadinga ukusizwa zonke izikhathi ngoba abakwazi ukuzimela bodwa.

Ensukwini zanamhlanje sekulemikhuhlane eminengi ethelelwanayo. Kuqakathekile ukuthi indawo ngendawo ikakhulu indawo elabantwana besikolo kumbe indawo elabantu abanengi kubekhona indawo ezitshiyeneyo lapho abantu abangageza khona izandla. Ukugeza izandla kuyayenza abantu basuse amagcikwane angabe enamathele ezandleni bangakaze babambe ukudla angene emzimbeni yabo.

Eyinye indlela youkukhankasa elamandla njalo eyenza abantu bananzelele makalula ukuthi kulento ezama ukufundiswa lapha kuyikunikeza labo abantu abayigxenye yomkhankaso ama uniform afananayo. Ama uniform lawo kumele abhalwe lowo mlayezo abazamaukuwudlulisa ebantwini. Kuyayenza ukuthi abantu benelise ukufunda masinyani

Alubakusibakhona imikhuhlane eyingozi emphakathini imikhuhlane engabe imitsha kumbe imikhuhlane engabe isimemetheka ngamandla kumele kubekhona mkhankaso abantu bafundiswe abantu baboniswe njalo baziswe ukuthi sokulomkhuhlane lokhu kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuzivikela njalo abantu babekwazi ukuthi sokulomkhuhlane oyingozi benze lokho okumele bakwenze.

Imikhankaso iqakathekile kakhulu inhlonso yemikhankaso kuyikufundisa uzulu njalo simenze ananzelele ukuthi kulezinye izinto eziqakathekileyo empilweni okumele zilandelelwe okufanisana lama condom ama condom aqakathekile njalo ayavikela emikhuhlaneni eminengi yoncansi alubana kulemkhankaso eminengi afundisa abantu ngamacondom kuzayenza ukuthi bewasebenzise ngobunengi

kungaba yinto enhle kakhulu ukubona uzulu ebambeni ngomkhankaso wezempilakahle ngokubonakala abebutho ababalisi abo dokotela lezinye inhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene kukhankaswa njalo kutshimayelwa ivangeli lempilakahle abantu behlanyela izihlahla besenza konke okumele bakwenze okuqakathekileyo ukuze impilakahl;e iyephambili

Ensukwini zalamhlanje lapho sekulenguquko enkulu emumeni womkhathi, kuqakathekile ukuthi umphakathi ubambisane. Kumele kufundiswane ngendlela zokubamba inhlekelele, lokuthi nxa sekuvele inhlekelele abantu kumele bayenzeni. Kunengi okungenzakala. Abantu bangakhukhulwa ngamanzi, abantu bangawelwa yizindlu balimale. Kumele kube lendlela abantu abafundiswe ngayo ukuthi baziphathe njani nxa sekwenzakale into enje.

Kuqakathekile ukuthi uzulu afundiswe ngezempilakahle ikanti akukho lula ukufundisa umphakathi abantu bahleli endaweni ezitshiyatshiyeneyo akufani labantwana besikolo abahlala ndawonye befunde bendawonye kungasetshenziswa imbuthano yomphakathi amabhakani lezinye nje incwajana ezincani ezingathunyelwa emphkathini bafunde abantu.

Uthando luyintwenhle ,esintwini sakithi bekuvamile kakhulu ukuthi umuntu wesilisa athandane lomuntu wesifazana bahlale ndawonye babelabantwana .Kodwa kulezinsuku sokukhona uhlobo lothando, lapho abantu abalobulili obufananayo bethandana uthole nje beyakhile belomuzi kodwa kungekho bantwana.

Sezikhona inhlanganiso ezitshiyatshiyeneyo ezifundisa impilakahle yabomama kakhulu kwezokuzala. Kuqakathekile ukuthi kube lenhlanganiso ezinengi ezìhlanganela labomama zibafundise zibakhuthaze lapho abahlangana khona bengomama bafundisane bahlobisane ukwenzela ukuthi bahlakaniphe njalo bathole ulwazi olugcweleyo ngempilakahle kwezokuzala.

Kuqakathekile ukuthi omama abakhulelweyo bathole isikhathi sokuyahlolwa ngodokotela. Lokhu kuzabanika ithuba lokuthi babekwazi ukuthi ingane zabo zikhula njani. Kulezinsuku sekulula njalo ngoba uyenelisa ukuthi ahlole abekwazi ubulili bomntanakhe. Kuyamenza ukuthi abekwazi ukuthi alungiselele ngendlela efaneleyo ikakhulu empahleni zokuthenga ezokugqoka ezabantwana.

Okunye okumele kufundiswe abantu besifazana mayelana lezempilakahle yokuzala, ukusebenzisa kwamaphedzi. Esikhathini esinengi omama bayangena esikhathini okumele basebenzise khona amaphedzi. Abanengi bayawaswela amaphedzi bacine besebenzisa amanye amalembu nje angahlanzekanga lokhu kuyababangela imikhuhlane etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi baphiwe amaphedzi njalo bafundiswe ukuthi bawasebenzise njani bawatshintshe nxa sekunjani.

Omama abadala abakhangelelwe ukuthi bancedise kumbe bafundise kakhulu omama obancane ekukhulisenie abantwana. Omama abadala balalo ulwazi olujulileyo ekukhuliseni lekondleni ingane kungakho kumele bafundise abancani ukuthi ingane iphathwa kanjani njalo imunyiswa kanjani nxa sokutheni.

Impilakahle yabesifazana iqakathekile kakhulu kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngempilakahle kwezenzalo kuqakathekile njalo ukuthi bafundiswe indlela ezitshiyatshiyeneyo abangazisebenzisa ukuvimbi ukuzithwala lokhu kuzabenza ukuthi bengatholi abantwana ikakhulu ngesikhathi bengakafuni bona.

Omama abakhulelweyo bayakhuthazwa ukuthi bahlalehlale bahambe bayehlolwa ngomongikazikumbe ngodokotela. Lokhu kuzayenza ukuthi ingane zikhule kuhle esiswini, njalo kunanzelelwe aluba kukhona ingozi engasavela ngokuzithwala kukamama emzimbeni wakhe kuhle kulungisiswe kusaselesikhathi aluba ingane ingakaze ikhule kakhulu.

Eyinye yezinto eqakathekileyo okumele ifundiswe abazali kumbe labo bagcine abantwana kuyiku qakatheka kokudla. Abantwana kumele banikezwe ukudla okwaneleyo ikanti njalo abantwana banikezwe ukudla okulezakha mzimba ezaneleyo abantwana abanengi babulawa yimkhuhlane ehambisana lokuswelakala kokudla emzimbeni.

Ezempilakahle kwezokuzala ziqakathekile kakhulu empilweni yomuntu. Kuqakathekile ukuthi abantu bonke bahlonyiswe njalo bafundiswe ngamalungelo abo mayelana lezempilakahle kwezokuzala. Lokhu kuyenzu kuthi abantu bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni yocansi njalo bakwazi ukuhlela izimuli zabo

Kusaqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngokugcweleyo mayelana lezempilakahle kwezokuzala, lokho kuyabenza babelamandla oku zimela njalo bakwazi ukuqakathekisa amalungelo abo baphinde bazivikele bangasayenza amaqembu atshiyeneyo, amaqembu lapho abazabe befundisana khona kubelenkokheli ezabe ihamba isiyaphiwa ulwazi ngabodokotela.

Emazweni amanengi ikakhulu ilizwe leAfrica omama abanengi bancindezelekile, kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama kumbe omama bonke jikelele emhlabeni banikezwe amandla okuthi benelise ukuthi bakhankase bekhankasela amalungelo abo ikakhulu kwezempilakahle.

emazweni amanengi alezimpi abantwana abanengi bayahlukumezeka abantwana bayafa bebancane lokhu kubangelwa yikuthi abalotholi usizo olwaneleyo omama abasakhulayo kufanele bafundiswe ngokugcweleyo loba kulezimpi loba zingekho kumele bafundiswe ngokugcweleyo ukuthi abantwana bakhuliswa njani lokhu kuyabenza ukuthi benelise ukukhulisa abantwana kahle bengahlaselwanga yimikhuhlane

Abasakhulayo bayadinga ukufundiswa ngendlela eqondileyo yokukhula. Ikakhulu abesifazane. Umntwana oyinkazana uyadinga ukuthi afundiswe, ukuthi aziphathe njani, ngesikhathi engena esikhathini. Ukuthomba kungenye yezinto ezenzakalayo empilweni, kodwa umntwana uyadinga ukufundiswa ukuthi aziphathe njani . Ukuze akwazi ukuhlanzeka ngalesosikhathi.

Eminyakeni le esiphila kiyo intsha enengi iyaphakamisa kakhulu ukuhlanzeka abanengi sebethanda ukugqoka kuhle bayathanda ukuthenga impahla yohlobo oluphezulu njalo bayathanda ukiwoda impahla ezivela kwamanye amazwe

Umongikazi abanengi bayahlukumeza omama abazithweleyo ngesizatho sokuthi abatholi inzuzu eyeneleyo abaholi imali ebasuthisayo bayahamba emsebenzini belokuzidla lokuhlukukelwa bafike emsebenzini behiukumeze omama abazithweleyo mhlawumbe kungokunye okwenza omama abanengi behluleke ukuphila ngemva kokubeletha abantwana.

Ilizwe lakithi liyamelana lokudlwengulwa kwabasakhulayo abasakhulayo abanengi ikusasa labo liyamoshakala behambe bathola abantwana bebancane bengenelisi ukubagcina abanye bayathola imikhuhlane kuthi abanye bayehluleka ukukhulisa lezo zingane ngoba bengela nzuzo.

Uthando luyinto enhle ikakhulu emphakathini kuthi lapho ababili sebethandene kuvame ukuthi belekelelwe bakhule ethandweni labo baze bafike esigabeni lapho abayakha khona umuzi baqale imuli baphathisane basekelane kukho konke abakwenzayo.

Abantu abanengi abenza ezemidlalo bavame ukulimala. Lokhu kwenziwa yikuthi esikhathini esinengi benza imidlalo yabo bebodwa kungekho muntu ololwazi obancedisayo. Esikhathini esinengi bayasebenzisa izinto okungamelanga bazisebenzise njalo bacine sebelimele Uthole umuntu esesiyakubodokotela esesiyahlolwa eselimele njalo engazi ukuthi ulinyazwe kuyini kuyikuswela ulwazi ngomdlalo awenzayo.

Ukuzelula lokuzivoxavoxa ngeyinye yezinto eziqakathekileyo kakhulu. Lokhu kuyenza ukuthi igazi ligijime ngamandla, njalo imithambo esemzimbeni ehambisa igazi ivuleke. Kuyenza ukuthi imikhuhlane eminengi ibaleke njalo ingabi seduzane, umzimba wenelise ukuzivikela.

Abezempilakahle bayakhuthaza kakhulu ukuthi abantu banathe amanzi. Amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu. Amanzi ayenza ukuthi umzimba wenelise ukugaya kuhle ukudla. Njalo ayenza ukuthi igazi libe linengi emzimbeni womuntu. Kuqakatgekile ukuthi umuntu anathe amanzi. Ikakhulu nxa kutshisa, ngoba nxa kutshisa umzimba uyalahlekelwa ngamanzi kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlalahlale anathe amanzi.

Isithretcherbed ngomunye umbheda oqakathekileyo kakhulu. Umbheda lowu sivame ukubona kakhulu emidlalweni, lapho aluba omunye eselimele uyathathwa abekwe phezu kwesi threcherbed abotshelwe ukuze angawi. Abesethwala agijinyiselwe lapho ayalatshelwa khona.

Aluba umuntu elimele ngaphandle kokuba afakwe emtshineni ehlolayo udokotela uyenelisa ukusebenzisa izandla zakhe, amehlo lendlebe ukuthi ahlole isigulane. Aluba umuntu elimele idolo udokotela uyasebenzisa izandla zakhe ukuzwa ukuthi amathambo engabe esamile yini endaweni yawo. Ngemva kwalokho uyamfaka emtshineni ukuze abelesiqiniseko sokuthi umuntu ulimele okungakanani.

Ensukwini zanamhlanje imidlalo isiminengi kakhulu abantu bayadlala imidlalo eyehlukeneyo besiya ngokuthi bona bathandani kuqakathekile ukuthi umuntu afunde imithetho yaleyomdlalo njalo asebenzise izinto ezifaneleyo kuleyo midlalo lokhu kuyenza ukuthi umuntu angalimali njalo afunde abeyingcitshi kulowo mdlalo

abantu abanengi bayathanda ukubopha isandla ikakhulu lapho okuhlangana khona isandla lengalo kuqakathekile ukuba abantu bafunde indlela iItshiyatshiyeneyo zokubopha isandla lokho kuyamunikeza impumelo etshiyeneyo abanengi bayabopha isandla ikakhulu laba abaphakamisa kumbe abenza imidlalo besebenzisa isandla lokhu bakuyenzela ukuvikela izandla zabo

Nxa kusaphenyisiswa ngemitshina elungiselelwa ukulapha abantu, imvama kuyasetshenziswa izithombe ezibunjwe ngesimo somuntu. Lokhu kuyenzelwa ukwenqabela ingozi engasavela aluba umtshina ungakapheleli njalo kuyenza ukuthi kubonakale ukuthi umtshina uyafinyelela kuzitho zonke lezi okhangelele ukuthi uzelaphe kumbe uzihlole.

Eyinye indlela yokwenza imali empilweni ngezemidlalo. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuthi ezemidlalo zilamandla kakhulu ngaphandle kokuvikela imizimba yethu emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo, ziyasinikeza njalo ithuba lokwakha impilo zethu ukwazi ukuthola imali ngezemidlalo. Kungaba yikudlala ibhola kumbe ukugujima kumele ufunde ufundisise kahle ubekwazi ukuthi uphakamise ukholo lwakho kwezemidlalo ukuze uthole imali.

Eyinye yezinto esuka ibalulekile kulezi insuku yikuzivocavoca abantu kumele bafunde ukuzelula imthambo kanye lemsipha emzimbeni ukuze umzimba wenelise ukulwa lemkhuhlane efana labo tshukela. Abantu abanengi kulezi insuku babonakala ekuseni begijigijima emgwaqweni bezama ukuqinisa imzimba yabo. Lokhu kwenza imzimba yabo yenelise ukulwa lemkhuhlane etshiya tshiyeneyo.

Amanzi ayimpilo amanzi ayadingeka emzimbeni womuntu umzimba womumuntu akumelanga women njalo uswele amanzi lokho kuyabangela ukuthi igazi libe lilutshwana njalo kuyabangela ukuthi umuntu atshaywe likhanda kuyabangela njalo ukuthi umzimba wehluleke ukugaya ukudla ngokunjalo umuntu anathe amanzi afika kumalitha amabili ngosuku lunye

Abadlali bemdalo etshiyeneyo , kuqakathekile kakhulu ukuthi badle kakhulu izithelo ngoba izithelo ziyaqinisa umzimba , izithelo ezinengi ziyavikela umzimba emkhuhlaneni etshiyeneyo okubenza bahlale iskhathi eside bengazange bekwazi ukugula

Ezemidlalo ziqakathekile kakhulu ngaphandle kokuqinisa imizimba ngaphandle kokusivikela emikhuhlaneni ngaphandle kokusinikeza imali ziyindlela umuntu angabona indawo ezitshiyatshiyeneyo aluba umntwana esenza ezemidlalo uyahamba indawo ezinenginengi abone izinto ezitshiyatshiyeneyo afude impilo ngendlela etshiyeneyo.

Ensukwini zanamuhla abantu bayakhuthazwa ukuthi benze ezemidlalo. Ezemidlalo ziyenza ukuthi abantu behlale beqinile njalo bephephile emikhuhlaneni. Umuntu kumele avuke ekusen ahambehambe kumbe aziyeluyelulike kancane kwenzela ukuthi umzimba utshwaphuluke njalo igazi lihambe kahle.

Imizimba yethu ilawo amathambo phakathi okuyiwo ayenza imizimba yethu iqine njalo ibelesimo. Kuqakathekile ukuthi ma sisenza imisebenzi etshiyeneyo sivikele amathambo afana lemigogodla, intamo lamanye nje atshiyeneyo ukuze angalimali. Imisebenzi enzima ivame ukulimaza amathambo lawa acime umuntu engasenelisi ukuthi aphile kahle.

Amanzi aqakathekile empilweni yomuntu umuntu kumele ahlalehlale anathe amanzi ukuze umzimba wenelise ukusebenza kakuhle. Umuntu kukhangelelwe ukuthi anathe amanzi angama litre amabili ngelanga elilodwa ukwenzela ukuthi umzimba wakhe wenelisi ugaye ukudla kakuhle njalo igazi lakhe libe linengi umzimba usebenze kakahle.

eyinye yezinto eqakthekileyo empilweni yomuntu yikuphumula umuntu angasebenza asebenze kuzamela ahlale phansi aphumule athole ithuba lokuthi umzimba ubuyele esimeni sawo abantu abanengi bayalimala emsebenzini ngezizatho zokuthi abazinikezi ithuba lokuphumula kufanele umuntu ahlale aphumule umzimba ubuyele esimeni sawo

Ensukwini zanamhlanje kuqakathekile kakhulu ukuthi odokotela ,omongikazi labanye nje abantu abakhona emhlabeni bafunde ukusebenzisa amakhompiyutha ngoba ikhompiyutha yenza umsebenzi ubelula. Alubana usebenzisa ikhompiyutha kubalula ukuchwayisisa lokuphenyisisa lokho okudingayo uthole ulwazi olujulileyo njalo olulula ukuthi uluzwisise.

Kudala omongikazi babesebenzisa izandla zabo ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu. Babesebenzisa isandla babambe umuntu bazwe ukuthi inhliziyo itshaya kangaki ngomzuzu munye. Kulezinsuku isikhona imitshina esebenzìsa amanombolo. Limitshina isebenza ngokwekhompuyutha.

Ngendlela imithi yesintu elamandla ngayo ebukeka ilamandla ngayo njalo abantu sebeyithemba lapho sekukhangelwe ukuthi ayila eminye imikhuhlane engayibangela emzimbeni. kuqakathekile ukuthi uhulumende asukumele phezulu afake imali kwenziwe uphenyo kubonakale ukuthi kungenziwa njani ukuthi imithi yesintu iqhubeke isiza abantu ngamandla amakhulu.

Imithi yesintu minengi kakhulu okunye okusebenza kakhulu njengemithi yesintu ngamahlamvu aluhlaza ezihlahla. Amahlamvu aluhlaza tshoko ezihlaha ayasetshenziswa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo abanye bayawabilisa bawanathe kuthi abanye bayafutha ngawo kuxotsha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Utshani, utshani buqakathekile kakhulu, utshani buyasiza ukuvimba ukugugudeka komhlabathi njalo utshani buyikudla kwezifuyo lezinyamazana zasendle. Kuthiwa utshani buya sebenza njengomithi wesintu bathi osiyazi bayasebenzisa impande zotshani ukwelapha Umdlavuzo we prostate.

I-eucalypitus kumbe igumtree ngesiye isihlahla esilodumo kakhulu kwezempilakahle emithini yesintu. Siyelapha kakhulu imikhuhlane ebalisa isifuba umvimbano lokukhwehlela. Abantu abanengi bayabilisa amahlmvu aso bawanathe kumbe bawabilise babuye bafuthe ngawo.

Amaluba aqakathekile kakhulu, siyawasebenzisa ukucecisa indawo esihlala kizo. Ayimibalabala etshiyeneyo. Amanengi awo alamahlamvu aluhlaza, abesesiba lemaluba alembala etshiyeneyo. Amaluba lawa siyawasebenzisa kwesinye isikhathi ukwenza imithi. Kuqakathekile ukuthi umuntu abelazi iluba ngaphandle kokuba alisebenzise njengomuthi.

Ngokunanzelela ukuthi imithi yesintu iqakathekile njalo ilamandla kakhulu kuqakathekile ukuthi ohulumende bamazwe baphakame benze ucwaningo olupheleleyo kuzaveza ukuthi imithi le kambe ayilabungozi yini njalo abantu bengayisebenzisa ngesilinganiso esinganani njalo imikhuhlane ngokutshiyana tshiyana ingelatshwa ngayiphi imithi

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi alondoloze ezemvele, ezemvelo ziqakathekile kakhulu ngendlela ezitshiyatshiyeneyo ensukwini zalamhklanje abantu sebephephela khona ngokuthola imithi eyelapha imzimba abanengi abalayo imalai yokuthenga amakhambi esibhedlela njalo abenelisi ukuya khona ezibhedlela ikanti imithi yesintu iyasiza.

Ilizwekazi leAfrica lilezihlahla ezitshiyatshiyeneyo, esinye sezihlahla esilodumo njalo esenza imsebenzi ebalulekileyo yisihlahla okuthiwa yisikhutsha. Isikhutsha sisebenzisa ukwenza amacansi amamethi lokunye okutshayatshiyeneyo njalo abanengi batasisebenzisa ukugwema ukugugudeka komhlabathi ngokukhukhulwa ngamanzi.

Ekusebenziseni imithi yesintu abantu kumele baqaphele zikhona izihlahla ezingutshefu ezenelisa ukubulala umuntu, zikhona izihlahla ezifana lenhlaba ezisebenza kakhulu kanti eminye imihlobo yenhlaba ilakho ukubulala umuntu. Kumele abantu bafundiswe bakwazi ukukhetha eziyizo eziqondileyo.

Kuqakathekile ukulondoloza ezemvelo. Izihlahla kumele zibekhona njalo zibenengi. Lokhu kuyenza ukuthi izinyamazana zeganga ziphile kahle njalo zingaxabani labantu ngoba ukudla kwazo kuyabe kukunengi njalo kwenelw egangeni. Kulezinsuku kulokuxabana okukhulu phakathi kwenyamazana zeganga labantu ngoba akusela ndawo lapho ezingaphila khona kakuhle.

Imithi yesintu ilembali enhle kakhulu abantu bakudala abantu bayizolo kade beqine saka njalo bengahlaselwa yimikhuhlane etshiye tshiyeneyo ngoba besebenzisa imithi yesintu kulezinsuku sekusetshenziswa imithi yesikhiwa njalo abantu abanengi sebehlala begula kungoba le imithi esiyisebenzisayo iyabangela eminye imikhuhlane esingayaziyo.

Izolo imithi yesintu besiyithola ezinyangeni lezangomeni. Kodwa kulezinsuku abantu sebethola ulwazi ebulenjini lasenkundleni zokuxhumana. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esethole ulwazi ngalowo muthi afuna ukuwusebenzisa, abuzisise kabanzi abelolwazi. Ikanti lawo maphilisi awaphiwe ngudokotela ,akumelanga awalahle. Imithi le isebenza ngcono nxa incedisana.

Uhulumende engafaka inhliziyo emithini yesintu kuzayenza ukuthi kube lengozi ezinlutshwane kuzayenzwa uphenyo olugcweleyo njalo okuzayenza ukuthi izihlahla eziyingozi zinanzeleleke abantu baxhwaye ukuzisebenzisa besekusithi lezo ezisebnza kakuhle njalo ezilamandla kakhulu abantu bayakhuthazwe ukuzisebenzisa lokhu lokhu kuyaphungula ingozi njalo abantu abafika ezibhedlela befuna usizo.

Inhlaba iyenelisa ukwenza amafutha okugcoba angu muthi. Iyahlanganiswa lamafutha awejotshoba ukwenzela ukuthi ibelamandla. Amafutha lawa ayasetshenziswa kakhulu ukwelapha izilonda ezivezwa lilanga ikanti njalo kwenza ukuthi ijwabu liqine lingaphongu tshutshuma amafutha.

Izihlahla lamaluba kuqakathekile kakhulu. Ikakhulu ekwenzeni imithi yesintu kodwa ngaphandle kwalokho amaluba ayenza umsebenzi omuhle. Okwenza amakha okungcoba emzimbeni. Abatsha bakulezi nsuku bathanda amafutha anukelelayo. Lokhu kwenziwa ngamaluba atshiyetehiyeneyo. Amaluba aqakathekile kakhulu njalo ayasiza izinanakazana ukuthi ziphile.

o forceval ngumuthi osetshenziswa ukunikeza umzimba ama vitamin i iron zinc le magnesium lkhu kuyasetshenziswa kakhulu ukwenqabela kuphela kwama vitamin emzimbeni njalo uyasetshenziswa ukubuyisela amandla njalo uyancedisa futhi ukuthi umuntu aphinde alulame ngokuphangisa

Esintwinini sakithi umuntu obekade esebenzisa imithi yesintu ukwenzela abanye umona ube bizwa ngelomthakathi basekhona abathakathi lasensukwini zanamuhlanje abasebenza imithi ukwenza okubi umuntu abulale ayenze abanye babeyizigoga kumbe abenze nje okubi alahlekelwe yingqondo umuntu angasakwazi ukuthi uyenzani eyenziwe ngemithi yesintu

Imithi yesintu ibikade ikhona izolo. Abantu beyinikezwa zinyanga lezangoma. Lamuhlanje sebekhona abafundela ukusebenzisa imithi yesintu. Laba ngodokoteka besintu, Basebenzisa imithi yesintu, kodwa umahluko okhona yikuthi bona bayahluzisisa imithi yabo ngokweScience. Benze imithi le ifanele ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo.

Umuthi lowu okuthiwa ngamandla ansukuzonke ngumuthi oyenziwa kusetshenziswa isihlahla okuthiwa yinhlaba. Bayawusebenzisa kakhulu ukukhuphula amandla emzimbeni njalo ukuqinisa amasotsha omzimba ikanti bayawusebenzisa futhi ukuncedisa ukugayiswa kokudla emzimbeni.

Ensukwini zanamuhla sebekhona odokotela abalapha ngemithi yesintu. Laba bayakufundela njalo baphiwe lezithupha lencwadi ezibavumelayo ukwelapha ikanti emandulo bekuselapha izangoma ,izanusi, izinyanga labanye nje abatshiyatshiyeneyo abakade belokuhlakanipha kokusebenzisa imithi yesintu.

Imithi yesinti minengi njalo ivame ukutshiyana. Itholakala ngendlela ezitshiyenayo kodwa ubunengi bayo, ivela ezinyamazaneni lezihlahleni. Kuyasetshengiswa impande zezihlahla amaxolo abantwana kanye lamahlamvu ezihlahla. Kuyenziwa imithi etshiyatshiyemeyo ngokucholwa lokuvutshaniswa ukuze kwelaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Aluba umuntu esegulile wahamba esibhedlela wayaphiwa imithi etshiya tshiyeneyo kuqakathekile ukuthi umuntu, awunathe lowo muthi elandeliselwa lokho okubhalwe ngudokotela encwadini zakhe zesibhedlela, aluba engasa yenzanga njalo kulakho ukubangela imikhuhlane etshiyeneyo okunye kube yikufa.

Ukuswelakala kwemisebenzi elizweni akusiyo nto okumele incindezele abantu bengavula indawanyana ezitshiyeneyo abangathengisa khona kulezinsuku kuvamile kakhulu ukuthengisa imithi yesintu etholakala lula kwezemvelo umuntu azuze imali angenelisa ukuziphilisa ngayo

Umthunduluka yisihlahla esilodumo kakhulu emaphandleni. Yisihlahla esikhula sibesikhulu, sibelameva, silamahlamvana nje aloboya. Siyazala abantwana babeluhlaza kuthi aluba sebevuthiwe babelithanga. Yisihlahla esisebenza into ezinengi. Impande zaso ziyasetshenziswa njengomuthi wesintu.

Sokulabantu abanengi abalahlekelwe zimpilo zabo ngokulandelela imithi yesintu. Imithi yesintu kuthatha ukuthi umuntu abeyazi njalo abe lolwazi olugcweleyo ngaleso sihlahla afauna ukusisebenzisa. Sokulabantu abanengi abafundisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo enkundleni zokuxhumana okwenza abantu balingeke basebenzise izinto abangazaziyo, kucine kubathathela impilo zabo.

Imithi yesintu isivamile kakhulu kwelakithi njalo abantu abanengi bayakholelwa ukuthi ilamandla kakhulu kodwa okuqakathekileyo esintwini sakithi ukudla konke esikudlayo kungumuthi njalo kuyayisiza imizimba yethu kuyawunikeza amandla kwelaphe lemikhuhlane. Kungaba yikudla okufana labobhobola, olude, imibhida yendumba lokunje nje okutshiyeneyo okudliwa amahlamvu kuyayisiza imizimba yethu.

ucucuza ngesinye yezihlahla ezibalulekileyo kakhulu singumuthi njalo siyelapha abanengi bayeselapha ikakhulu isisfo segazi lapho inhliziyo itshaya ngamandla abanye bayasisenzisa ukwelapha izilonda isixwayiso sithi khon abantwana bangasisebenzisi kakhulu labo mama abazithweleyo ngoba singaba yingozi

Imithi yesintu ivame ukwenziwa ngendlela ezitshiyeneyo njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Ubunengi bayo ijayele ukwenziwa ibeyimpuphu. Impuphu leyi iyasetshenziswa ukufakwa ezilondeni kumbe ukuvuvuzela kumbe ukuhlikihlela emzimbeni lapho umuntu elimele. Kwesinye isikhathi iyafakwa emanzini umuntu ayinathe, iyelaphe umkhuhlane kusukela ngaphakathi.

Ensukwini zanamhlanje abantu besilisa bayadinga ukufundiswa bahlonyiswe kakhulu ngokusebenza kwemithi yesintu .Abantu besilisa ngabantu abavame ukusebenzisa imithi yesintu . Esikhathini esinengi bayisebenzisa bengatholanga ulwazi oluqondileyo. Lokhu kuyabenza ukuthi basebenzise imithi ngendlela engafanele njalo okubenza ukuthi bazithole sebegula imkhuhlane etshiya tshiyeneyo engaziwayo .

Ngendlela osokwande ngayo imithi yesintu kulesidingo sokuthi uhulumende angenelele abone ukuthi uyalungisisa kube khona indlela eqondileyo amakhampani abhalisa ngayo njalo athengise ngokuse mthethweni. Lokhu kuzayenza ukuthi imithi ethengiswayo ihlolisiswe ibone ukuthi ayila bungozi yini emphakathini. Lokhu kuzayenza imkhuhlane etshiyatshiyeneyo ingaphombu kuqhamuka abantu bengazi ukuthi ivela kuphi.

kulezi insuku abantu abathengisa imithi yesintu sekuvamile kakhulu ukuthi bayithengisele esitaladeni ikanti izolo imithi yesintu ibitholakala ensitha njalo isenziwa ngabantu abalolwazi kulezinsuku banengi abantu abathengisela emgwaqweni njalo inengi labo abthengisela endaweni ezingcolileyo lokhu kwenza imithi leyi ingathembakali

Ucucuza ngomunye umuthi odumileyo ungumuthi wesintu awuvamanga ukutholakala emakhemisi esilungu umuthi lo uyelapha itshukela uyelapha incindezi yegazi lokunye nje okutshiyatshiyeneyo, ungumuthi otholakala ezinsimini loba ezingadini abanye bayawudla njengokudla kwansukuzonke.

Inhlaba ngesinye sezihlahla ezisetshenziswa kakhulu ukwenza imithi yesintu. Siyasetshenziswa kakhulu ukwelapha imikhuhlane ehlasela isikhumba kukanti njalo abanye bayayinatha ukwelapha imikhuhlane engaphakathi kumbe izilonda ezingaphakathi komzimba. Ayisizo zonke inhlaba ezilungele ukunathwa, zikhona inhlaba ezilotshefu abantu kumele baxwayiswe ukuze bengazinathi lezonhlaba zibalimaze.

Ngokunanzeleleka ukuthi abantu abanengi sebethengisa imithi beyibiza ngokuthi yimithi yesintu, kunanzeleleka ukuthi kungaba yingozi yokuthi abantu bathengise izinto ezilotshefu, kuqakathekile ukuthi uhulumende munye ngamunye avule ugatsha oluyilo oluzabona ukuthi abantu bonke bathengisa izinto eziqondileyo njalo ezingelakho ukulimaza impilo yomuntu.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni ezitshiyeneyo. Okunye okuqakathekileyo ngokusebenzisa kwemithi yesintu kuyilokhu ukuthi eskhathini esinengi akula bufakazi obugcweleyo ukuthi leyi imisebenzi okuthiwa iyenziwa yilezo zihlahla iyenzakala ngokweqiniso. Ngokunjalo umuntu kumele athole usizo lukadokotela, ahambe ayehlolwa ebesenatha lemithi yesintu ukuze aphole.

Isihlahla okuthiwa yisinga yisihlahla esidumileyo kakhulu emaphandleni njalo saziwa ngamahlamvu amancane aluhlaza lameva amakhulu akhula abemhlophe silabantwana abavuthwa babemnyama. Isihlahla lesi siyasebenza kakhulu njengomuthi wesintu amahlamvu aso abantu bayafutha ngawo ikanti ameva bawasebenzisa ukubangula.

Utshani bendlovu bulomsebenzi eminengi ikakhulu busebenziswa njengo kudla kwezifuyo ikanti kuyasetshenziswa njalo njengomuthi wesintu buyelapha uqhuqho njalo buyancedisa ukuthi umzimba ugaya kahle ukudla njalo buvame ukusentshenziswa ukwelapha isilonda kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu engakusebenzisi kodwa asebenzise lemithi yabodokotela yesikhiwa

Umsuzwane, umsuzwane ngesinye isihlahla esilamandla kakhulu emithini yesintu ngensuku e covid 19 abantu bebefutha ngaso ukuxotsha amagcikwane bekholelwa kakhulu ukuthi silamandla okubulala amagcikwane atshiyatshiyeneyo angaba khona emzimbeni womuntu ikanti ke siya esetshenziswa kakhulu ukuxotsha imimoya.

Ukudla kuqakathekile emzimbeni abantu kumele bananzelele ukudla abakudlayo ikakhulu abantu bafunde ukwengeza imbhida ekudleni kwabo imibhida efana labo khabitshi labo lettuce ilamandla kakhulu emzimbeni ilettuce iyenelisa ukungezelela igazi emzimbeni womuntu.

esikhathi esinengi imithi yesintu aluba isitholakele iyachaywa yome lokhukwenzelwa ukuthi igcinakale okwesikhathi eside ingabolanga nxa isiwomile iyacholwa kumbe igigwe ibe yimpuphu ibe isifakwa emaphatshaneni atshiyeneyo lapho okubhalwa khona amabizo lokuthi umuthi lowu ngowani esikhathini esinengi leyi imithi iyabe ifanana ngokombala kuqakathekile ukuthiilotshwe ukuthi lokhu kuyini lokhu kuyini

Kulezinsuku abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu. Abantu bathi bona ukusebenzisa imithi yesintu kungcono ngoba imithi yesintu ayithengwa njalo kayiduli. Ikanti kulobungozi ekusebenziseni imithi yesintu ngoba izilinganiso zalokho okudingakalayo emzimbeni abantu kabazazi.

Imithi yesintu ilamandla njalo iyelapha imikhuhlane eminengi kodwa abanengi kwelakithi abayisebenzisi bakholelwa ukuthi iphambene lenkolo yabo bayakholwa ukuthi imithi yesintu ngeyamadlozi ikanti ngokokholo lwesikristu abavunyelwa ukusebenzisa imithi yesintu

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuncindezelwa zinkolo. Abanye bakholelwa ukuthi imithi yesintu yimisebenzi yamadlozi ngakho abayisebenzisi kukanti abanye bayakholelwa kakhulu ukuthi imithi yesintu ilamandla. Imithi yesintu imele isetshenziswe loba uyakholwa loba awukholwa kodwa imithi yesintu kumele bayisebenzise ngob lokho kwadalwa nguNkulunkulu.

Abantu abanengi bayayiswela imisebenzi emakhaya. Kodwa kukhona abangakwenza okungabanikeza inzuzo. Ukulima izivande ngeyinye yendlela elula eyenza abantu bemaphandleni benelise ukwenza imali. Bayazilimela imibhida etshiyatshiyeneyo lamatamatisi bathengise.

Ezimulini ezinengi imisebenzi ayabelwana ngokulingana uyathola umama esisitheka ngemisebenzi yedwa abanye behlezi bembukele mhlawumbe bethi umsebenzi lo ngowesifazana ikanti kuqakathekile ukuthi abomdeni bahlale phansi bancedisane kikho konke abakwenzayo omunye ayenze lokhu omunye ayenze lokhwana umsebenzi ubalula.

Ukulima kuqakathekile kakhulu. Ezweni lakithi eZimbabwe siyalima izinto ezitshiyetshiyeneyo. Bakhona abalimi abalima amaluba. Amaluba siwasebenzisa ukucecisa izinto ezitshiyetshiyeneyo ezibalisa izindlu lamaguma. Amaluba ayasetshenziswa ukwenza amakhambi atshiyetshiyeneyo lamakha anukelelayo.